Mafi akasari a gidajenmu mukan ɗaura igiyoyi wanda za mu riƙa yin shanya. Wannan igiyoyi sukan kewaye gida gaba-ki-ɗaya, ka ga an zo an shanya kaya, kama daga kayan matan gidan, kayan yaran gidan, kayan mai gidan da duk kayan wanda yake nan aka wanke za ka ga a jikn igiyan nan ake shan igiyan shanya da ake anbatawa da Hausa ake shanya waɗannan kayayyaki.. Idan aka shanya waɗannan kayayyaki zuwa san da za su bushe, sai a ɗiba kuma a kai su cikin gida a goge ga waɗanda suke yin guga. Waɗanda kuma ba sa yin guga haka kuma za a je a ninke su a ajiye su a inda ake ajiyewa, a rinƙa ajiye su ɗaya bayan ɗaya har zuwa lokacin da za su ƙare. Sai kuma a kuma ɗebo su in sun taru a zo a taru a tsakar gida, in yara ne za su yi, in manya ne za su yi, in mata iyaye ne da yaransu, za ka ga sun haɗu an zo an yi wannan wankin. Mafi akasari mai gida shi ke ɗaura wannan wayoyi wanda ake yin shanya. a wani lokacin kuma yaran gida su suke ɗaurawa yayin da suke buƙatar shanya kayansu. Haka kazalika ma matan gida su ma suna ɗaura waya, yayin da wani ya zo zai yi wanki ya tarar an cika. Shi kuma ba inda zai saka, shi ma saI ya ce ya nemo wata ya ƙara ɗaurawa domin ya zuba kayansa. A hankali a hankali sai ka ga igiyoyin shanya sun zagaye gida, yayin da kowa yana buƙatar wanki zai shanya a kan wannan igiyar, domin kayansa su zauna lafiya. Wasu sukan sa abin matsewa: a matse kaya dan kar iska ta jefar, wasu kuma sukan sa su a haka ne yayin da idan suka bushe za a ɗebe.

Kamar yanda muke gani, wannan hoto yana nunawa mata ce da take ɗibo ruwa ta hanyar anfani da wil baro, ta yi amfani da jarka a matsayin abun mazubin ruwan da za a je a zuba ruwa a ciki. Ta kuma turo ta, kuma sa shi amfani da shi baro, ta saka jarka a ciki, ta turo a matsayin hanyar da za a yi amfani da ita zuwa gida. Abun da wannan hoto yake nunawa: wannan matar, kaman dai ba ta da ‘ya’ya wanda za su taimaka mata da wannan aiki, a yayin da kuma wannan hoto a har ila yau yake nuna cewa wurin da ruwan yake, ba a kusa yake ba, domin inda a kusa ne, ba ta buƙata baro da za ta amfani da shi wajen tura wannan ruwa. To, wannan mata ta yi amfani da wannan baro, da wannan jarka, ta je ta ɗibo ruwa a duk inda yake, kuma ta turo ta kawo shi zuwa cikin gida. Hakan take saukewa: za ta je ta saka a ciki, za ta juye wannan ruwan a cikin mazubin da take amfani da shi a cikin gida wata ƙila randa ce ko tukunya. Idan aka juye, ze a sake komawa a je a ɗebo wani, idan kuma ya isa, se a bar shi. A haka, ba sa in ƙara wani ba, se a yi amfani da shi: a yi abincin da za a yi, a yi wankan da za a yi, a yi wanki da za a yi, a yi wanke-wanken kwanika shi za a yi da duk wanni aikace-aikacen da ake buƙata a yi shi da ruwa, se a yishi a wannan lokacin. To, wannan shi ne abun da wannan hoto yake nunawa, kuma wannan mata tana sauke ruwan a cikin wannan jarkar ɗin.

Kamar jadda muka gani a kan wannan hoto, za mu ga cewa mutane daga cikin ƙarancin ruwa da ake fama da shi a garuruwa, babu ruwa har ya sa mutane ke iya wannan layi dogon layi ga shi nan, jarkoki ne aka jera su da duk wani mazubi na ruwa, ake jiran wani mai kuɗi da yake buɗewa mutane suke ɗiban ruwa. wannan duka layin ruwa ne da mutane suke bi domin su sami ruwa, domin su sami ruwan da za su sha. Yana daga cikin wahalhalun da mutane ke sha a garuruwa, wanda kuma yakamata a ce gwamnati ta mayar da hankali wurin samawa mutane abin da zai taimake su a rayuwa da ayyukansu. Yanzu ga shi nan ruwa ne gaba ɗaya mutane ne masu tarar ruwa aka jera layi, ga shi nan layi ne guda biyu iya ganin ka. Mutane suna jiran ruwan nan ya zo, su ɗiba ɗaya bayan ɗaya, duk wannan layin na ɗiban ruwa ne, idan kuma aka ɗiba wataƙila sai wani goben idan ta sake zagoyowa, sannan za a sake ɗiban wani ruwa.. To ka ga wannan ba ƙaramin batsala ba ce ba, a ce ruwa ya zama irin wannan matakin da mutane suke jin jiki. Yanzu wanda ya bi wannan layin, da tsawon wani lokaci zai kai kafin ya sa ruwa, sannan tsawon wani lokaci zai tafi ya neman abincin da zai ci da iyalinsa. Gaskiya wannan ba ƙamin abu ba ne da yake sa mutane suke shan wahalla a wannan rayuwa da muke ciki, sai dai fatan Allah ya taimaka. Allah kuma ya sauwaƙa mana rayuwa ya: sa kowa yabzauna cikin ƙoshin lafiyarsa.

na daga cikin sauƙi na gudanarwa da ayyuka da ɗan adam yake samu shi ne hanyoyin sufuri hanyoyin sufurin nan ya kama daga kan motoci kala-kala da manyan su a cikin motocin nan akwai manya wanda dama anyi su asalin su dama saboda irin ɗaukar kaya mai nauyi da kuma wanda su ɗaukan mutane sukeyi da kuma wanda suke ɗaukan mutane da kayan ma daga ciki akwai manyan motocin da sune suke ɗauko kayan da ake shigo da shi daga cikin can jeji a kawo shi cikin al’umma kamar yadda muke gani akan wannan hoton wannan babbar mota ce ƙwarai ka iya cewa tifa ce wanda ake sare aka sare bishiya bayan an sare bishiyar nan aka sassare ta shi ne aka zo aka ɗora akan wannan motar domin ta kawo cikin gari tazo in an kawo cikin gari an sauke sai kuma a daddatsa shi ya zama guntu-guntu ta yanda za a iya siyarwa mutane ƙanana-ƙanana su riƙa siya su kuma suna yin makaman shi da shi suna yin abinci ko kuma azo mai gidan shi yaje gonar sa ta daji ya sare aka ɗauko masa shi kuma shi ne zai kawo cikin gida zai sa motan nan ta ɗauko ta kawo cikin gida tazo ta sauke masa nan kuma zai bayar a gyara masa domin matansa da iyalin sa su riƙa amfani da wannan itacen a matsayin makamashi suna ƙonawa domin yin abincin da za a ci a gida da kuma wanda za a ciyar da sauran al’ummar da suke

kasuwa ta kasance wani ɓangare ne na rayuwan haɗa-haɗa ta al’umma ciniki da siye da siyarwa kasuwa itace inda dukanin masu haja suke kaiwa su baza hajar su yayin da mutane masu bukata suke zuwa wannan kasuwa da neman irin hajar da suka zo siya da ma wacce zasu je su gani wanda ba ita suka zo ba amma ta ɓurge su zasu iya fidda kuɗi su sayi abin da suke so wannan dalilin yasa ma idan mutum zai tafi kasuwa sai ya ɗebi kuɗaɗe fiye da abun da yake buƙatar siyowa domin tabbas a kasuwa sakamaƙwan kayayyaki da ake kawowa kala-kala yakan bashi dama ya ga abun da yake buƙata wanda da babu shi a cikin zuciyarsa kamar yadda muke gani a kan wannan hoton dai wannan kasuwa ce wadda take da mutane kala-kala sun zo cikin kasuwan nan da wanda suke siyarwa da wanda suka zo siya daga ciki akwai manoma da suka kawo kayansu na siyarwa zamu gani ga dankali nan an karkasa shi a cikin roba domin wanda suka zo nema su samu su siya kuma dankali ɗaya daga cikin kayan noma ne da manoma suke nomawa idan sun noma su ɗauka su kawo kasuwa su kuma mutane su zo su siya don su sarafa shi su yi wani ayyukan su yi wani sarafa shi don harkar abinci kamar yadda a gefe guda muke iya ganin albasa ita ma ga ta can a gefe ana siyarwa dukka tare da sauran duk wasu sauran abubuwa da ake kawowa ake bukata sune ga sunan a jere a kasuwa kuma mutane sun shigo suna duba gwargwadon abin da suke bukata suna siya

kasuwa bahaushe ya ce a kai maki dole, kamar yadda muke gani a kan wannan hoto dai wannan kasuwa ce kasuwa ce mai ɗauke da nau’i-nau’i kala-kala na kayyaki da ake sayarwa. Da wanda za a iya cin sa ɗanye da wanda sai an sarrafa sannan za a iya ci. A jikin hoton nan idan muka duba ta ɓangaren dama, za mu ga akwai tumari da aka kasa, a cikin kwano ake sayarwa, wanda kowanne daga cikin wannan kʷanon akʷai farashin sa da ake zuba ake sai da shi. Mai siya zuwa kawai zai ya nuna ya tambaya nawa ne farashin, a ce ga shi kaza ne, ya biya kuɗi sai a ba shi. Haka nan idan muka gusa matsa gaba, za mu ga nan ma kwano ne da ake auna garin kwaki. Shi kuma nan gari da ake sayarwa awo-awo ne mutum yana da buƙata ya tambaya nawa ne. Sai a faɗa masa sai ya saya. Kazalika akwai ayaba ga tanan inda take haka mutum zai zo ya taya ta, a sayar masa. Can daga ciki nan ma za mu iya hango dankali, shi ma ga shi nan ana sayarwa, tare da su kabeji da dai dukan nau’ikan kaya da ake sayarwa a kasuwa, wanda idan mutum yana da buƙata in ya shiga kasuwa, yana zuwa zai gani kuma idan kaya sun masa zai taya a gaya masa farashi. Ya biya kuɗi gwargwadon yadda ciniki ya kaya a ɗauki kaya a ba shi, shi ne yadda ake gudanar da kasuwancin alamu sun nuna a najeriya ne tun da ga tutar najeriya nan a ciki.

bikin auɽe bikin aure wata al’adace ko kuma wani tsarina na kowani kabilu da suke gabatarwa tare da irrin tsarin bukukuwan su da sukeyi na aure yayin da zasu gudanar da wannan auren ko wane yanki da ko wani al’ada da ko wace kabila tanada irrin tsarin yanda take gudanar da bukukuwan ta kama daga irrin shiga da akeyi a wannan bikin zuwa irrin kwalliyar muhalli data ʤiki da akeyi zuwa kan suturu da ake sakawa zuwa kan duk wani kayan kyale kyale dama kalan kalan abincin da za’aci haka ko wani kabila suke da tsarin yanda suke gudanar da bukuwan auren su akwai yanda tsarikan na al’ada ya nuna akwai yanda tsarikan su na addinance ma daga wannan addini zuwa wannan addini hakama a al’adan ce ya banbanta daga wannan al’ada zuwa wannan al’ada haka daga wannan kabila zuwa wannan kabila shima suke da banbanci akwai banbance banbance da yawa a tsarin aure kaman yanda zakaga in bahaushe zaiyi aure zaisa babban riga da hula da shida abokan sa kawayen amarya suma zasui anko susa kayansu haka a wata al’adan zakaga kananan kayane angon zai saka haka amaryan ittama zata saka wasu kaya ne nau’i daban wanda isha banban da wata al’adan daban wanda da zakaje ka daukan tsarin wancan al’adan ka kawo wannan al’adan zaka ansama banbancin al’ada har mutanen gurin ma suna mamaki dane me za’ai haka

godiyar aure ko gaisuwar aure wannan wata irin al’ada ce da kusan ko wani yanki ko ƙabila suna ma yenta yanzu haka shine yayin da aka bada aure aka bawa namiji auren yarinya ya aura bayan an ɗaura aure akan je a shiga gidan su amarya ko wajen waliyanta ango da abokanan sa da sauran wanda yake tare dasu aje ayiwa iyaye ko kuma maɗaura aure wanda suka bada wannan yarinya ayi musu godiya a musu ban gajiya ayi musu addu’a akan wannan babban ƙoƙari da suka yin a bada amana da suka yin a nuna yadda da tarbiyya da ɗabi’a da duk halayyar da ake buƙata miji ya kasance yana da ita yayin bashi yarinya suka yadda suka yadda da ɗabi’arsa suka ɗauka suka bashi to shi ne bayan ɗaura aure sai kuma aje ango da sauran abokanan sa aje a samu waliyan amarya ko iyayen ta aje a durƙusa a gaishe su ayi musu godiya ayi addu’a kuma da neman zaman lafiya cikin wannan aure kamar yadda muke gani akan wannan hoto dai shima wannan wani ne wanda bayan anyi auren yazo shima yake irin wannan godiyar a bisa al’adar su wanda shi al’adar su ma gashi nan shi har kwanciya ma akeyi a ƙasa ayi rub da ciki ana godiya saboda jin daɗin abunda su waɗannan surukai sukayi na ɗaukar yarinya da suka bashi

lissafin kuɗi a ƙarƙashin darajojinsu da suke da shi daga mataki zuwa mataki haƙiƙa kowacce ƙasa akwai yadda take tsara kuɗaɗenta da yanda ake kashe su daga mataki na mafi ƙanƙanta zuwa mataki mafi girma wanda hakan yake taimaka ma mazauna wannan ƙasa da masu amfani da wannan kuɗaɗe sassauci da kuma samun sauƙi wajan lissafin da kuma siye da siyarwa wato harkan su ta cinikayya ta yanda za ka sai karamin abu ka ba da ƙaramar kuɗi in ka sai babban abu kuma ka ba da babban kuɗi lissafin kuɗaɗen mu a najeriya mafi ƙaranci ya fara tun daga lokacin da aka daina amfani da kuɗaɗe na tsaba wato koyans aka koma amfani da kuɗaɗen leda da kuma takarda wanda ya kama daga mafi ƙaranci naira biyar ya dawo bin na gaba da shi naira goma sai muke da naira ishirin sai muke da naira hamsin sai muke da naira ɗari muke da naira ɗari biyu muke da naira ɗari biyar muke da naira dubu ɗaya dubu ɗaya ita ce babban kuɗi da ake kashewa a wannan ƙasar dukkanninsu wasu suna zuwa ne a suffa ta leda wasu kuma a lissafin a suffa ta takarda yake zuwa naira biyar naira goma naira ashirin naira hamsin duka waɗannan kuɗaɗe ne da su ka zo a leda amman naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari biyar naira dubu ɗaya kuɗaɗe ne da suka zo da suffar takadda

Tashar sufuri ta Babura ya yinda abubuwan hawa wanda suke hanyoyi na sufurine a wannan zamani suka yawaita. Hakan yasa faɗin al’umma da yawan buƙatuwa da al’umma suke dashi ta wajen amfani da wannan da waɗannan hanyoyin sufuri da kayan sufuri, yasa daga wannan mataki kan zuwa wannan mataki kuma yanayin gurin da suke tsayawa suyi hidiman ɗaukan al’umma daga wannan ware zuwa wannan ware ya karkasu daban daban. Munsani akwai tashoshi da ake zama dan lodin motoci masu tafiya nesa, haka zalika akwai tashoshi wanda aka waresu domin suyi zirga zirgan ababen hawa na Babura suyi jigilan al’umma da kayansu Kaman yadda kuke gani akan wannan hoto wannan ɗaya daga cikin irrin waɗannan tashoshi ne wanda shakka babu tashace ta Babura. Babura suna zama anace musu ‘yan’ a caɓa suna tsayawa ya yinda fasinja yazo ya faɗa musu inda zaije, su kuma su faɗa masa nawa suke ɗaka zuwa kai fasinja wannan wuri ida zuwa ne da kuma idan har dawo dashi. Haka zalika idan yanada kaya farashi yakan banbanta kamar yanda idan nisan gurin ya banbanta farashi ma yana banbanta, akan daidai ta tsakanin fasinja wanda yakeda buƙatuwa a kaishi inda zaije da kuma shi wannan mai babur a ya yinda ba kamar yadda yake da motoci ba ta yadda sai an samu wani a tsakani wanda zaiyi ciniki ko kuma ya karɓi kuɗi

kamar yanda ko wani hanyoyin kayan sufuri na wannan zamani suke da ta shoshi su keda wajen fakawa wajen inda mutane suke zuwa a dauki mutane mota ma tanada tasha tasha inda mutane suke zuwa suyi tafiye tafiye su hau mota su biya kudi a kaisu amma mafi akasari akan sami banbanci tsakanin tashoshi na sauran abun hawa dana mota shi tashoshi na mota mafi akasari tashoshi ne da akeyin doguwar tafiya idan mutum zai tashi daga wata jiha zuwa wata jiha yayinda mashin kuma idan mutun ya hau zaiyi amfani dashi ne a iyya abinda ya shafi tafiyar da bata da nisa a cikin garin da mutum yake amma mota yawanci a tashoshi na mota sukan yi lodin fashinja ne wanda ike nesa zaije kuma a nesa ike to wannan shine tasha ta motoci sunada babban wuri da suke fakawa tare da kowacce mota an mata rubutun inda zata je da maikatan gurun da suke bada sanarwa ina mutun zaije suna kiran sunayan gari kala kala kai kuma idan kaji garin da kake son zuwa zaje ka same su kace kai fasinjan gari kaza ne zaka je kuyi ciniki a gaya maka kudin mota ka dora kayanka sannan ka jira sai mota ta cika sannan sai a dauke ku a tafi daku wannan gari kuma a cikin wannan tasha zaka samu mutane ma banbanta kala kala da wanda sukeyi lodin da direbobin da yan kasuwa da masu zagaye da kayan abinci suna siyarwa domin fasinja wanda yakejin yunwa ko zai yi tafiya ko zaya siya um abun tsaraba dashi

Oba Ovonramwen N’ogbaise, shugaba da aka haifi shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da bakwai kuma ya rayu har zuwa shekara alif dubu ɗaya ɗari tara da goma sha-huɗu. sShi ne oba ko shugaba na ƙasar Benin na ƙarshe kafin zuwan Turawan mulki mallaka, su zo da salon yaudaransu da salon mulkinsu na mallaka, har suka zo suka mamaye masarautar, suka ƙwace ta suka karɓi iko a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da casa’in da bakwai. Ya yi sarauta daga shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas, zuwa alif shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da casa’in da bakwai, kuma ana tuna shi a tarihi saboda rawar da gudummawar da ya bayar da zaƙaƙuranci da yayi da ƙoƙarin da ya yi wajen yiwa al’umma adalci da kare dukannin haƙoƙuwansu da tabbatar da cewa ko wane mabi ba a cutar da shi ba, ba a danne masa haƙƙi ba, ba a cutad da shi ba. Shugaba ne da ya tsaya wajen ƙwatan ‘yancin mabiyansa kuma da kare wannan masarautar, da ba ta dukkanin tsaro, da hana Turawa ‘yan gwagwarmaya, ‘yan ƙwacen mulki su zo su karya ‘yancin wannan masarauta, har zuwa dai sanda suka zo suka ci masarautar, suka ƙwace ta zuwa kana bin da ya faru na Benin expedition a shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara a’a da ɗari takwas da casa’in bakwai.

wire farm mills hanya ce da ake bi wajen sarrafa kayan noma shi ne wuri ne locally ko na gargajiya da ake amfani da shi a ɗauko ake sarrafa ƙwayoyin mangwaro zuwa ya koma manja da ake sarrafa shi ake yin abinci da sauran aikace aikace akan fara daga mataki kala kala har zuwa sanda zai zama cikakken abun da ake buƙata ya zama za a je gonaki a tattaro duka wannan ƙwayoyin mangwaro a zo a dafa su domin su ba da dama wajan ciccire a fitar da mai a cikin wannan ƙwayoyin mangwaro bayan an dafa su za a zo za a tace za a niƙa su za a tace za a matse a duk hanyoyin da ake bi wanda har zuwa wannan manja ɗin zai fita wanda yake ba da dama a samu tattalin arziki a samu yaɗuwar arziki da abubuwa da dama ma da ake amfani da shi hatta ta fuskan wasu daga cikin kayan gini daga cikin wannan matakin da ake bi wajan cire mana ana fitar da abubuwan da suke taimakawa wanda za ka ga an samu kayan da ake amfani da su wajen yin harkan gini sannan kuma a samu shi wannan manja ɗin da ake amfani da shi wajan girkin da ake cin abinci wanda ya zama kaman abun nan wani zaɓi ne a maimakon farin mai na gyaɗa sai a yi amfani da wannan mai ɗin duka daga cikin wannan abun nan na gargajiya ake amfani da shi a cire

Gida a ginin ƙasa na gargajiya. Wannan ginin ƙasa na gargajiya mafi akasari anfi samunsu a karkara, dalilin da yasa aka fi samun irinsu a karkara, saboda yawanci gini ne na talakawa wanda ba su da ƙarfin da za su iya yin gida wanda ike nan a nan suminti da zai magance masu rana da ruwa da dai duk abin da suke buƙata wanda za su kwanta su yi bacci hankalinsu kwance. Yawanci gida ne da za ka ga ruwa ma yana iya shiga, ƙwarika suna iya shiga, ƙadangaru da sauran abubuwa duka suna shiga, amma nan masu shi suke shiga su kwanta saboda babu yanda za su yi. Kuma ana gina shi ne da zallar ƙasar laka, ita ce ake zuwa a haƙo a gona, ko a haƙo ta a wani waje, a zo a kwaɓa ta a riƙa jera ta, a yi bulo a riƙa jera ta da ƙasan nan, har zuwa sanda zai zama gida, a samu a rufa shi a samu wasu katakwaye ko ledodi a saka a matsayin murfin ƙofa ko window wanda ba ma cikakke bane ba. Nan suke rayuwarsu, nan suke kwanciya, wanda da damuna ma ba su samu cikkaken kwanciyar hankali ta yanda za su kwanta su yi bacci hankalin su kwance, saboda a kullum suna cikin barazanar zai iya rushewa sakamakon ruwa ko kuma iska za ta iya ture wani ɓangare na sa, wannan a haka suke rayuwarsu acikin wannan yanayi. Mafi akasari kuma ana amfani da shi wajen ajiye kayan abinci ma da ba a so ya lalace, saboda wuri ne da, yana da abin nan, iska tana shiga ta ko ta ina, abubuwan abinci basa lalacewa.

Ginin bene amma wanda ya tsufa. Kamar yanda muke gani wannan bene ne aka yi shi hawa ɗaya akan asalin gida da ake da shi, dukanin su sun tsufa, dama kuma ba wani cikakken gyara suka samu ba, kuma yau da gobe da ake amfani da shi ya sa har ya zama tsoho ga shi nan kamar yanda muke gani. Bene ne ya samu cikakken cikakken aiki da ya kamata ya samu domin yana da fila yana da kankare da aka zuzzuba masa da ƙofofinsa da ma dukka wuri abun nan tagoginsa da ya yake da su. Kuma akwai gidaje ne guda biyu, ɗaya a ƙasan ɗaya kuma a sama, amma kowane ɓangare aciki akwai mutane aciki, bisa dukkanin alamu domin ga igiyan shanya nan ma da suka yi shanya musamman na ƙasa sun shanya kayansu, ma’ana suna nan suna rayuwarsu aciki. Wannan shi ne tsarin irin gidaje da muke da su, wanda za ka ga wasu suna sama, wasu suna ƙasa. Kuma ko da wurin ya zama tsoho, indai an riga an gina shi da inganci, to dama a haka ake rayuwa acikinsa. Sannan yana da ta abun nan windows da ƙofofi da aka riga aka yi masa na na, wasu na gilas, wasu na ƙarfe, wasu kuma ah sannan ba a masa filasta ba, ma’ana ba a sa masa suminti an rufe block block ɗin shi ba. Sannan ba a kewayayyen guri yake ba, kusan a fili yake wanda daga nesa ma za ka iya hango mene ne a can.

wajen dafa abinci da yake a waje ɗan adam yana da gurare da yake aiwatar da dukkanin ayyuka da al’amuran sa na yau da kullum kama daga na cikin gida da kuma na waje daga cikin gida mata suna da gurare kala-kala da suke yin kowanni aiki wanda ya dace da wannan gurin abinci ya kasance ɗaya daga cikin abu mafi muhimmanci da kowanni mutum yake buƙata kuma hakan yasa ake tanadar guri na musamman domin a dafa wannan abinci da ake ci a tsawon lokuta ko a cikin kowacce rana zuwa lokuta mabanbanta ana samun wajen dafa abinci da ake kira kitchen wajen dafa abinci tun daga ginin gida ake warewa kaman yanda ake ware ɗakin kwanciya shima haka ake ware shin a musamman domin harkar dafa-dafen abinci amman mafi akasari a gargajiyance ko a karkara sukan samu ƙaranci musamman hatta gurin kwanciya yana musu ƙaranci hakan yasa shima wajen da suke dafa abinci yake ƙarancin da ba a iya ware masa guri ɗaki na musamman ace anan ne za a riƙa yi hakan yasa sai dai azo a ɗebo marmarori ko duwatsu a jera a waje azo a sa tukunya wannan yana zamowa da mata na karkara musamman na karkara ƙalubale a yayin da lokutan damina yayin da ake ruwa da iska yakan sa ana samun naƙasu wajen yin abinci akan lokaci da kuma cin abinci akan lokacin

ɗan sandan kwantar da tarzoma me ake nufi da ɗan sandar kwantar da tarzoma ɗan sanda kaman yadda bahaushe ya ce abokin kowa ɗan sanda shi ne wanda yake a cikin al'umma aka ɗauke shi aiki domin kula da tsaro da lafiyar al'umma da duk abunda zai zama cuta ko matsala a gare su ya kiyaye a kullum a cikin al'umma suke zaune kuma a kullum a shirye su ke da a kawo ƙorafi ko a faɗi wata matsala su kuma su je su shiga cikin lamarin ka’in dana'in su tabbatar da an samu masalaha cikin wannan matsala kama kan abunda ya shafi sata faɗa da ya shafi abokanai ko wata majalisa ko wasu Ɂyan shaye shaye ko ma ba abunda ya shafi tashin hankali a tsakanin wasu al'umma ɗan sandar tada tarzoma kaman yadda muke gani a kan wannan hoto an samu tarzoma gashi nan harda ƙone ƙone da asarar kayayyaki da dukiyoyi wanda ɗan sandar ya zo ya tsaya tsayin daka kan cewa mutane sun zauna a kan tsari kuma ba su ɗauki doka a hannu ba shine yake bi yake tabbatar da mene ne ya faru kuma mene ne ya janyo maƙasudin yin wannan matsala da kuma su wane ne masu hannu a cikin wannan matsalan wanda a ƙarshe dai za a tattara bayanai da waɗanda suke su ne ake zargi da laifi a tafi da su domin a faɗaɗa bincike wanda yake da laifi a hukunta shi wanda ba shi da laifi aka zalinta kuma a bi masa haƙƙinsa domin a samu zaman lafiya a cikin al'umma

garin ososo mai kewaye da duwatsu ososo wata al’umma ce da ke ƙaramar hukumar akuku da ke Edo ma’ana a jihar edo anan jamhuriyyar nijeriya ana ƙaunar wannan gari sabida kyakkyawan yanayin sa na tsaunuka da duwatsu hakan yasa ya zama wajen buɗe idanu mai ban ƙaye da ɗaukan hankali domin mutane daga garuruwa kala-kala musamman masu sha’awar yawon ganin duniya da yanda tsarukan duniya suke da yanda garuruwa mabanbanta suke da yanda jerentuwan duwatsu yake a wurare daban-daban sukan yi ƙoƙari suyi tafiya daga inda suke zuwa wannan guri domin suje su ga sabbin wasu abubuwa da da basu san su ba ko kuma babu a garin su kuma suna zuwa wannan gari ne su zagaya su ga yanda dutsuna suke a hau kan wannan dutsuna ayi hoto ayi videon wanda za a tafi dashi aje a riƙa nunawa ana tunawa da wannan ziyarar da ake kaiwa kuma wanda basu samu zuwa ba a nuna musu abun yanayin yanda garin yake guri ne wanda yake da matuƙar ban sha’awa da ɗaukar hankali da idan mutane sukan samu natsuwa a wannan gari na ososo asalin sunan garin kaman yanda aka sani ososo sakamakon yana kewaye da duwatsu shi ne yasa ake ce masa rocky ososo ma’ana ososo da ta ke kewaye da duwatsu da kuma tsaunuka

keɓantaccen wajen bauta na addini kowani addini yana da tsarin wajen bautan sa da yadda addinin sa ke gudana da abun da suka amince da shi mabiya wannan addinin da kuma dukkanin alamomin da addinin su ya ke dashi daga cikin addinai kala-kala da ake da shi a duniya kowani addini yana da gurin da suke yin bauta misali daga ciki zaka samu musulmai suna yin bauta a cikin masallaci zaka samu kiristoci suna yi a cikin coci zaka samu sauran addinai ko’ ina akwai gurin da suka ware anan shi ne suke yin bauta so irin wannan gurare masu yaƙini ko masu bauta imani da abun da suke bautawa sukan keɓance gurin a matsayin wani guri ne mafi tsarki da ake keɓance shi domin ayi ibada a gurin zaka ga wani musamman na gargajiya zaka ga wani akwai abubuwa wasu kaman na abun tsoro amman a wurin suke kuma ana amfani dasu domin bautar inda zaka iya ganin ƙoƙon kai na wasu dabbobi zaka ga da wasu gaɓoɓi na wasu dabbobi da ƙasusuwa da wasu duwatsu kala-kala da wasu kayan kwalliya dama dama gumaka daga ciki zaka ga dukka ana amfani dasu wajen yin bauta na kowanni addini daga cikin sukan yi amfani da irin tsarin nasu na addinin da kuma kayan bauta nasu da suke amfani da shi wajen gudanar da addinin su a wannan gurin da suka keɓance a matsayin guri mai

Yaro yana bacci, bacci wani ɗabi'a ce ƙeɓattanciya da aka halicci ko wani abun rai da ita domin ya hutassar da gabobinsa da jikinsa da zuciyarsa da ruhinsa da duk wata gaba da za tasa jikin sa tai aki wa ɗomin cin ma abun da yake so ya cimma a ayyukansa na yau da kullum tabbas yara sun kam sa natawatu wadanda suka fi yin bacci saɓanin manyan mutane, mayan mutane suna kewaye da abubbuwa kala-kala na neman abinci na rayuwa da gabatar da duk wani aikace-aikacensu na yau da kullum a yayin da yaro yake da ƙarancin waɗannan aikace-aikace saboda ƙarancin shekaru rayuwansa ta dogara ne akan abunda iyayansa suka nemo masa ya ci da kuma inda suka tura shi ya je ya yi karatu kuma ya je ai aiki dan haƙa yara sukan samu ishashshen lokacin na yin bacci wanda za su dinga hutar da gabobin jikinsu musamman inda sun yi wasanni da yan uwansu yara sun gaji suna buƙatar su huta shi yasa yana da matuƙar mahinimanci dan yaro ya yi wasa ya gaji a ba su abinci sannan ya kwanta bacci domin jikinsa ya huta kada a dinga tashin yaro be tashi da bacci ba kada a hana shi bacci kuma yana dan cikin ɗabin yara kada a hana su bacci indai bacci ya kama su ba ruwansu akowani wuri suna iya kwanciya bacci ko waje ne mai bacci ko waje ne mai tsafta ko waje ne da ze iya zama illa a rayuwansu ma suma su be dame su ba kamar yadda wurin rayuwarsu ma ba su damu ya yaniyin sa ze kasance ba.

gidan danga ko kuma gidan ciyawa wani irin gida ne ko kuma gidan ciyawa gidan danga wani nau'i ne na gini da a kai amfani da shi kuma ake amfani da shi na gargajiya tun daga shekaru masu yawa da suka shuɗe gidan danga tsari ne na ciyawa da ake tattarowa a zo a jerata a matseta a sakata a yi amfani da ita domin samar da muhalli musamman ga wanda ba su da ƙarfi domin su huta sai dai yanayin a yanzu ya san ya wanda suke da hali ma suna iya yin amfani da irin wannan gida a wani ɓangare na cikin gidajensu domin hutawa to mene ne amfanin irin wannan gida da har yasa masu hali ma suke iya yin irinsa a wani ɓangare na gidajen su amfani na farko da yake da shi shine yana da matuƙar sanyi domin yana da tataccen iska da zai ba ka kuma dukkan abunda ka ajiye a ciki baya lalacewa baya ɗaukan zafi kaman gine ginen mu da ɗakunan mu yake ɗaukan zafi saboda ƙarancin kewayawar iska a cikinsa wannan gida ne da yawanci a ƙauye ko wanda marasa hali na gargajiya su ke amfani da shi su gina gidajen su shiga kuma yawanci a rarrabe yake ko wane ɗaki a ɗan nesa nesa da kowane ɗaki kuma kai tsaye yana cikin ciyawa ne ba wani guri ne aka ware a ka ja katanga aka kewaye duk aka yi su a ciki ba a’a

Malami a cikin aji shi malami, kamar yadda yake yi, shi ne me koyar da ɗalibai karatu, ɗalibai su koyi karatu, su fahimta, su kware, su gane, su san me yake koyarwa akan darsin da yake koyarwa. Kamar yadda muke gani a wannan hoto, malama ce take koyar da ɗalibai a cikin aji, gashi nan, ta koya musu, kuma ta zo tana duba ayyukan da suke yi, tana dubawa ta gani shin akwai wanda ya yi kuskure a gyara masa, akwai wanda be gane ba, a ganar da shi, akwai wanda ke da matsala, be rubuta dai-dai ba, a gyara masa, a tabbatar ya rubuta dai-dai. idan ta gama tambayar a garesu, su ma zasu tambayeta abubbuwan da ba su sani ba, ko abubbuwan da ba su fahimta ba. Idan ta gama musu bayani gabaɗaya, za kuma ta tattara ta ba su aikin-gida, wanda shi ma se ta nuna musu yadda za su yi, in su ka je gida, da kuma yadda in ma ‘yan’uwansu a gida ko iyayensu za su taimaka mu su, za su iya yin sa. To, yanayin zaman ajin ga yi nan ɗaliban ne a zaune, da kuma malamar a ta zo dai-dai inda suke, domin malami ba a so ya tsaya a gaban allo ba tare da zagayawa, ko yana kewayawa tsakanin inda ɗalibai suke ba, domin a tabbatar da me suke yi, mene ne kuma abun da ya kawo su sun mai da hankali akansa domin idan malami ya tsaya a can inda yake gaban allo, ba lallai ya fuskanci abun da ɗalibai suke yi ba, da kuma abun da suke rubutawa a ciki litattafikansu wadda hakan yana nuna rasa kwarance-kwarewa, da kuma jajircewa ta malami.

kiyaye lokaci lokaci wani muhimmin abu ne da ɗan adam ya kamata ya maida hankali wajen lura dashi da kuma kiyaye shi yayin da zai gabatar da dukkanin aikace-aikacen da suka shafe shin a rayuwa wanda suka shafi yau da kullum da kuma wanda akai-akai ake yin su haƙiƙa rayuwar ɗan adam ta ta’allaƙa da lokaci wajen gabatar da duk abun da zai yin a rayuwar sa kama daga yanda jujjuyawar lokaci yake kaiwa gari ya waye dare yayi gari ya waye dare yayi wannan cancanzawa lokaci shi ne yake tafe da yanda ɗan adam yake tsara rayuwarsa kamar yanda ɗan adam yake lura da lokaci yake tsara ayyukan da zai yi da daddare akwai kuma irin ayyukan da zai yi da wayewar gari kowani aiki ya banbanta kuma idan mutum bai tsaya ya tsara lokacin sa yanda ya dace ba ayyuka sukan zuwa su cuccuɗe masa kuma ya kasa fahimtar wanne zai yi daga ciki kuma gaba ɗayan su suzo ya zamana bashi da manufa akan su abun da ake buƙata shi ne mutum in yana da tarin ayyuka a ranan to ya kalli a wani tsawon lokaci yake dashi a wannan rana kuma waɗanne ayyuka ne yake dasu a wannan rana sai ya jeran ta wannan ayyuka daidai da jeren lokacin da yake son ya gabatar tare da bawa kowani aiki taƙamaiman lokacin da yake so wannan aikin ya ƙare a wannan lokacin yayin da lokaci ya ƙare aiki ya ƙare sai kuma a shiga sabon aiki sai kuma a shiga wani lokaci na gaba wannan shi ne kiyaye

tsarin sarrafa gashi a gargajiyance tsarin sarrafa gashi na gargajiya wani salo ne tun a zamanin iyaye da kakanni ake amfani dashi wajen tsara gashi da sarrafa shi domin ado da kuma ƙawata kai domin ayi kwalliya a burge samari a burge mazaje a burge duk masu kallo aje a burge duk masu kallo domin a gane cewa wannan samfuri ne na ado wanda ‘yan mata suke amfani dashi wajen gyaran gashi ba iya mata ba a gargajiyance harda maza suna da tsare-tsaren yanda suke kwalliyar gashin su inda suke tsara shi ta yanda zai bayyana kyaun su da kuma yanda suke son su kasance akwai salo kala-kala na yanda ake tufka shi ko ake saƙa shi zuwa yanda ake jera shi har zuwa ma matakin da ake amfani da duwatsu da sauran kayayyakin ado kala-kala kuma kowanne da sunan sa da irin yanda ake tsara shi ta ɓangaren wannan sunan nasa duwatsu ko kuma kayan ado da ake ƙarawa a jikin gashin suna da yawa kuma suna zuwa ne da launika kala-kala wanda ana iya sa kalan da yake haɗewa tare da ɗan-kunne da sarƙa abun wuya da kuma kayan jiki kuma su wannan kayan adon da ake sakawa sune wanda ya ake amfani dashi na musamman domin idan biki ya taso ko wani harkar hidima da za ayi ko kuma wani zagayowar shekara na wani murna da ake ciki sai mata suyi amfani da wannan lokacin suje suyi gyaran gashin su suyi ado

wasan dambe na gargajiya hakika duk wanda ya taso daga ʧikin ko wata irrin kabila ko wane irrin yanki da kuma ko wane irrin gari yake zai iske cewa akwai wasanni kala kala da kabilu kala kala sukeyi domin nishadan tareda ʤunansu da kuma yazama wata sheda da ake gane ko alama da ake gane al’ adan wannan kabila ko al’adan wannan yanki nasu daga cikin wasanni kala kala da akeyi akwai shidam be da akeyi na gargaʤiya wanda ake hada mutane mutun biyu dansu hadu su fafata ta hanyar amfani da naushi har zuwa a sami wanda za’a kaishi kasa ya fadi akwai wasanni irrin su shadi akwai wasanni irrin su gudu da dai sauran abubuwa daga cikin wannan hoton kaman yanda muke gani wasa ne na gargaʤiya na dambe tsakanin mutum biyu an zagaye fili an zagayeshi da igiya ma’ana babu wanda zai fita saidai inda nasara koda faduwa mutun biyu kowa ya riga yaja layi ya saita yana neman madaka inda zai daka a jikin dan uwan shi ya kaishi kasa domin yaci wannan wasa danya zama gwarzo zakakuri ko kuma wanda zai zama abun kwatance a cikin al’umma wadda suke fadin sunaye kala kala akan wanda yake gwarzo suna daʤ sunaye irrin shago irrin su dundu sunaye haka dai na abun tsoro wanda daga ji abokin karawan zai gane me wannan suna jarimi ne

amfani da tafin hannu domin shan ruwa tabbas wannan wata ɗabi'a ce da mafi akasarin yara suka fi yinta duk da a wasu lokutan ma babba yana tsintan kansa a wannan yanayin na rashin abun da zai ɗebi ruwa da shi wato maɗebi sai yayi amfani da hannunsa yayin da ya gama wankewa sai kuma ya sha amman mafi akasari wannan ɗabi'a ce ta yara kusan duk wanda ya taso yayi amfani da ita yaro yana jin daɗi ya zo ya buɗe famfo ko wata rijiya ko wani guri da yake fitowa ya ke fitowa yake zubowa ya sa hannu ruwan yana dukan hannunsa yana gangarowa shi kuma a lokacin da yake amfani da harshensa da bakinsa yake shan ruwan da yake gangaro masa sai dai wannan tsari ne da a koda yaushe likitoci suke cewa bai kamata ba a riƙa shan ruwa a haka dalilin yayin da ake shan ruwa a wannan lokacin ana riƙe numfashi ne ba a yi wannan dalilin ya sa mutum idan ya gama shan ruwan yana ɗagowa za ka ji yayi wani goran numfashi ma’ana numfashi da ya tara bai yi ba a yayin da yake shan ruwa toh su ne suke fitowa to wannan me lafiyayyan hunhun kenan wanda yake da matsala ta numfashi idan yana riƙe numfashi a irin haka shi kuma yake haifar masa da matsala ko kuma wani lokacin in ruwan yana zuwa da yawa mayaƙan iya shigar mutum har cikin hanci tabbas yara suna yi wannan aikin matuƙa kuma har gobe ba su dai na ba kaman yadda na fada manya ma idan sun tsinci kansu a wani irin yanayi na rashin abun ɗiban ruwa suma suna yi wannan ɗabi'a domin shan ruwa ta cikin tafin hannu

rumfunar kasuwar ƙauye a kowace kasuwa musamman a karkara da birane kasuwa ana tsara ta ne wani yanki ko fili ne da ake warewa wanda aka ware domin harkar cinikayya harkar cinikayya shi ne ya haɗa da mutane zasu kawo duk kayan da zasi siyar ma’ana haja su kuma masu siye zasu samu lokaci su zo kasuwa domin siyan wannan hajar an tsara kasuwa ta hanyar amfani da rumfuna da ‘yan ƙananun gine-gine wanda yake nuna tsakani da kowani ɗan kasuwa kowane ya ware rumfar sa da irin nau’in kayan da yake siyarwa domin a gane wannan shi ne gurin da yake siyarwa kuma kwastomomi ko masu siyan kayan sa zasu gane anan yake siyarwa wanda idan sati ya zagayo anan zasu same shi waɗannan rumfuna na kasuwa kala-kala ne wanda layika da aka yi su ya nuna cewa wannan shi ne gurin saida kasu kayan haja wanda mutane suke da buƙata a cikin wannan rumfuna da muke kallo a jikin wannan hoto ga mutane nan ‘yan kasuwa suna saida nau’in kaya kala-kala wanda ya haɗar da kayan miya da ayaba da duk wani kaya na buƙatu a cikin wannan kasuwa wannan wani daga cikin ɓangare ne na kasuwa dama a haka ake tsara rumfunar kasuwa wannan layin ana saida takalma wannan ana saida kayan abinci wani ana saida kayan marmari wani ana saida kayan sawa a yayin da wasu kuma ke saida kayan kwalliya

tashi daga bacci tashi daga bacci ya kasance wani aiki ne wanda yake da matuƙar wahala ga wasu mutane haka kuma yake da sauƙi ga wasu mutane domin tsarin ɗabi’u na ɗan adam ya danganta kala-kala da da kowa da irin ɗabi’ar sa a yayin dawani yake iya kwanciya da wuri yayi bacci wani kuma baya iya kwanciya wurin kuma baya iya baccin kuma koda bai ma kwanta da wurin ba yana bashi matsala domin yayi baccin meyasa tashi daga bacci yake da daɗi tashi daga bacci yana da matuƙar jin daɗi ajiki da sa farin ciki yayin da mukayi ayyukan mu na yau da kullum muka gaji sai muka je muka kwanta zamuyi bacci har zuwa tsawon wasu awanni ko mintuna ya danganta da tsawon lokacin da mutum yake iya ɗauka amman mafi akasari ana yin shi ne na awanni idan mutum ya kwanta da daddare bazai tashi ba sai da safe idan gari ya waye to idan gari ya waye sai kuma mutum ya tashi ya ji shi jikin sa duk wata gajiya daya ɗauka da wata damuwa da ya kwaso dawani irin ƙawa zuci da yake da fama dashi a zuciyar sa sai yaji zuciyarsa yanzu ta riga tayi clear ba wani matsala jikin sa yayi masa daidai wanda hakan zai bashi dama samu ya ci abinci ya samu ƙarfi ajikin sa domin ya koma ya gabatar da ayyukan wannan rana kuma da zai gabatar wannan shine ɗaya daga cikin jindaɗi da tashi daga bacci yake dashi a rayuwar

agogon tunasarwa na tashi daga bacci bayan wahalhalu da muka sha da aikace aikace da muka sha a cikin kowace rana na aiyyukan mu da muke yi na yau da kullum ya kansa gaɓoɓin mu su gaji mu sha wahala mu samu wasu ƙawa zuci mu samu dai wasu abubuwa dai da jikinmu zai gaji kuma muna buƙatan hutawa sai mu zo daga cikin amfanin shi bacci sai mu zo mu yi bacci domin jikin mu ya samu wannan sauƙi to wannan gajiya wani lokaci aikin da muka yi gajiyan da muka ɗauko ta fi ƙarfin tsawon lokacin da za mu ɗauka muna bacci wannan ya zama ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma da ake samu yayin tashi daga bacci idan ka zo za ka tashi daga bacci a yanda ka gaji kakan iya manta lokacin da za ka tashi ba tare da ka sani ba saboda gajiyan da take tare da kai kuma idan ba ka da wanda zai tada kai sai kuma ka wuce lokacin da kake tafiya aiki ko wajen neman abunda ka ke kasuwanci wanda ka ke rufa ma kanka asiri na yau da gobe wanda da shi ka ke cin abinci ka ke ciyar da iyalinka da ‘yan uwanka da ma wanda suke aiki a ƙarƙashinka wanda tashi a kan lokacin zai haifar da matsala ga wannan fita aiki da wannan aiyuka da ka ke yi na yau da kullum to shine sai ake saka agogon da zai riƙa tunasar da mu idan lokaci ya yi sai mu saita shi dai dai lokacin da muke so ya tashe mu shi kuma wannan agogo muna cikin bacci duk da ranmu yana ɓaci ɗin idan ya tashe mu

Taron murnan bikin auren mu na kanmu biki ɗaya daga cikin shagulgula ne da ake a abubbuwan da ɗan adam yake yin su yayin da yake gudanar da wasu abu. Bukukkuwa suna da yawa a ko:wace al’ada, da kuma ko wani yanki, da kuma ko wani gari, na mutane. Na mutane da suke mu’amala da yanayin ɗabi’u nasu na kansu, na daga cikin bikin abubbuwa shi ne bikin aure, da ake tsaya wa a kulla dangantaka tsakanin wani gida da wani gida, ko kuma wani iyali da wani iyali. Haka zalika, yakan faru a cikin gida, yakan faru tsakanin gari da nanesa, ko kuma duka daga nesa. Ma’ana, ana iya ɗauko amaryar da take ‘yar gari, ango ɗan gari, su yi aure tare da yarjejeniya a tsakaninsu da kuma iyalan gidansu, ko kuma aje a ɗauko amarya a wani gari da yake can nesa, wanda take da al’adu irin naka da na iyalinka aka wota cikin wannan sabuwar al’adar da za ta rayu a cikin aureren. Bikin aure da tarurruka da ake akan tsaya a kashe kuɗi, da kan sitira, da kan duk ma wasu abubuwa da ake buƙata saboda baƙi da za a gayyato, wanda za su zo, su samu farin ciki da kuma sanya albarka a wannan aure da za a gabata. Haka nan ana yin wasan wasanni kala-kala, da kuma kaɗe-kaɗe, da kuma ciye-ciye na abinci, da duk wani abubuwa da ze nishaɗa taron, ya sa ba za a manta da wannan rana me mahinmanci ba:.

wuraren ibadu wararen ibadu wasu tsarkakakken gurare ne da suke cikin ko wani addini sanin kanmu ne cewa rayuwa da dan adam ke ciki akwai addinai kala kala da kuma ilmumuka da suka shafi ko wani adini ko wani addini yana tattare da wasu ilmumuka da wasu halayya da wasu karantarwa wanda suka takai ta kawai ga wannan addini akwai kuma wayanda suke hada kamanceceniya a cikin harkan bautan da mabiyan wannan addini sukeyi idan muka dauki mafi yawan addinai da suke cikin duniya wanda suka kasance sune mafiya girman mabiya zamu iyya samun addinai biyar wanda sune mafiya girma tarin mabiya a duniya na daga ciki akwai addinin musulsunci wanda shi addini ne da yake mabiya da yawa mabiya wannan addini suka yadda kuma suka amince da Allah guda daya da annabi muhammadu (s a w) shine jagoran da Allah ya turo domin ya koyar musu da addini akwai addinin kiristanci masu bautan Allah da isah almasihu sukanyi amfani da coci a matsayin gurin bautan su sabanin da suke amfani da masallaci akwai addinin hindu akwai addinin juda akwai addinin buda dukkanin wadannan addinai suna da sufofi da karantarwa da litattafai da kuma alamomi da daka gani zaka gane cewa wannan shine addini kaza

Muhimancin motsa jiki motsa jiki wani aiki ne da yake ba wa jiki kuzari da ƙarfi da jin daɗi yayin da ake yin sa kuma shi ne yake ba wa ɗan adam da a cikin jikinsa lafiya, dama rage wasu daga cikin cututtuka. Duk da yake na daga cikin ayyukan da ɗan adam yake a yau da kullum, ko wace rana yakan je ya nemi aikin da abun da ze ci. Amma duk da haka, wannan motsa jikin da yake yi, ana buƙatar ya ware wani lokaci na musamman, ya samar da wasu ayyuka wanda suka shafi mortsa jiki, kuma an ƙirkiro su ne domin su sa jiki ya zama cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Na daga cikin amfanin motsa jiki, kamar yadda na yi bayani, ya kan rage ƙananun cututtuka a jiki, ya kan sa gaɓoɓi su kasance cikin kuzarinsu, yakan sa su zama cikin lafiya, yakan ba ɗan adam dama jikinsa ya zama a ingance ba tare da ya lalace a cikin ƙanƙanin lokaci ba. Wannan wani abu ne sananne wanda yake bambance tsakanin masu motsa jiki da wanda kuma ba sa motsa jikinsu, wanda suke kawo uzurirrikan cewa ba su da lokacin motsa jiki, kakan samu cikin wasu ƙananun shekaru da ba takakara ya karya ba, sai ka ga sun zama yanayin jikinsu ya nuna wasu shekaru da ba ya kamata a ce shekarunsu ne a wannan ba. Yayin da masu motsa jiki, za kan gansu da shekara mai yawa amma kuma jikinsu ba ya nuna cewa shekarunsu ya kai wannan matakin ba.

Magana a kan aiki tsakanin ɓangare na Al’umma da kuma ɓangaren aiki na masu zaman kansu. A yau za mu yi magana a kan waɗannan guda biyu, bambamcin da yake tsakanin su da kuma yanda kowannensu yake. Haƙiƙa akwai bambanci tsakanin ɓangaren da aka ce aka ce wannan ɓangare ne na aikin al’umma da mutum zai iya aiki a wajen da kuma ɓangaren da wasu ne suka saka kuɗi suka yi domin ribar su. Ɗaya daga cikin babba bambamcin da yake a tsakaninsu shine, shi ɓangaren al’umma ɓangare ne na gwamnati, yawanci harka ce ta gwamnati ake zuwa ana kafawa, gwamnati ta kafa domin cigaban al’umman ta da gari, da alƙawurra da aka yi ma al’umma cewa idan aka zaɓe su za su sami abubuwan da suke buƙata na rayuwa. A yayin da shi kuma wancan ɓangare na 'yan kasuwa, ɓangare ne da 'yan kasuwa za su ɗauko kudin su su zo su buɗe wani abu su ɗebo ma'aikata sannan kayi masu aiki sannan su biya ka. Wannan shine ɗaya dagacikin babban bambanci da yake tsakaninsu. Bambanci na biyu da yake a ƙarƙashin su shi ne, abun da ya shafi harkar biya. Idan za a biya haƙƙin aiki da aka yi tabbas ɓangare na 'yan kasuwa ɓangren da su masu kudi ne suka sa kuɗi sun fi ɓangaren gwamnati biya. Domin suna da tsari cikakke wanda za ka yi iki a biyaka nan take ko zuwa wani lokaci ƙayyadajje da aka yi alƙawarin za a biyaka a kan wannan aikin. saɓanin wancan ɓangare na gwamnati ko kuma ɓangaren da aka yi domin aikin al’umma. To yanzu ya rage na ka ka duba ka ga wane ɓangare ne ka ke ganin cewa za ka iya zuwa ka yi aiki da shi ko za ka iya neman aiki a wurin.

Maƙasudi da kuma amfanin sadar da bayanai, wanda ya haɗa da bayanansu, ire irensu, maƙasudinsu da kuma amfaninsu. Sadar da bayanai shine wata hanya ce da ake ƙirƙira, ake turawa ko kuma a karɓi wani saƙonni zuwa ga mutane masu ɗinbin yawa a lokaci guda ta hanyar magana da baki, ko kuma a rubuta a tura. Hanyar sadarwa ta hanyar hanyoyin sadarwa. Hanyoyin sadarwan nan shine wanda ‘yan jarida suke amfani da su, shine wanda malamai suke amfani da su, wajen jawabi ga ɗalibai, shine wanda gidan rediyo suke tura bayanai, haka gidajen talabijin haka masu amfani da yanar gizo gizo. Duk waɗannan ɓangare ne na hanyoyin sadarwa wanda bayani wanda ake sadar da bayani zuwa ga al’umma ta hanyar rage yawaitar wahalhalu da yayin da ake sadar da bayani a tsakanin al’umma, saɓanin kafin zuwan hanyoyin sadarwa na zamani da ake ciki. Hanyar sadarwan nan ta na ba mutum dama cikin ƙanƙanin lokaci ya isar da saƙon da yake so ya isar zuwa ga mutane da yawa a yayin da yake zaune a ɗaki ba tare da ya tafi wajen mutane ba. Haka malami a jami’o’i yana zaune zai iya yin karatu tare da ɗalibai a yayi da ma ba tare da ya je in da suke ba. Duk waɗannan hanyoyi ne da za a iya sadar da bayanai cikin sauƙi a wannan zamani.

Wasu alamomi da suke nuna cewa shugaba ba na gariba ne ba. Daga cikin abubuwan da muke gundarwa na yau da gobe a rayuwa, ya haɗa da neman ayyuka da gabatar da ayyuka da yin duka wata hanyuka da za mu bi domin mu samu abun da za mu rufa kanmu. Asiri yana daga cikin fafutika da ko wani mutum yake yi, a kullum yake sa wani yake aiki a ƙarƙashin wasu shuwagabanni, wanda su ne suke ba su umarini ya gabatar da aiki da kuma yanda ze yi aiki gwargwadon abun da suka fahimta. Hakan nan kuma wasu za su je su yi aiki a ƙarƙashin kansu da kansu. Maganarmu a yau za ta kasance ne akan waɗanda suke aiki a ƙarƙashin shuwagabanni. Wanda kuma shuwagabannin na, kana iya samun shugaban na gari, kana iya samun waɗanda suke azzalumai. Daga cikin alamomi da ake gane shugaba ba na gari ba ne ko shugaba yana da alama na zalunci a tattare da shi. Shi ne wasu daga cikin alamomi da zan bayyana yanzu. Idan shugaba ya kasance ba na gari ba ne ba, yakan kasance mutum ne me girman kai da ɗaukan kansa shi kaɗai ne wanda ya sani, kuma shi kaɗai ne wanda ya iya kawai. Shi kaɗai ne wanda yake fiye da kowa, sanan ba ya ɗaukan shawarar mutanen da suke aiki a ƙarƙashinsa, domin dama yana ganin su mutane ne ƙasaƙantattu. Sukan ba shi shawara, ya watsar yana ganin tasa ita ce dai-dai koda koda kuwa tasan ba dai-dai ba ce ba. Kuma duk abun da suka kawo wanda ze haifar da cigaba gurin da suke, shi be lura da shi ba, kuma be damu da shi ba. Kasancewan ba shi ne ya ce a yi ɗinba, shi dai abun da ya damu da shi nasa wanda ya ce a yi.

Sauƙaƙan hanyoyin inganta kai. Daga cikin al’amuran da muke yi yau da kullun na rayuwarmu yakan sa jikinmu yana rasa, sinadari na ƙarfi da muke da shi saboda aikace-aikacen da muke yi. To mai ya kamata mu yi? Shi ne mu samo dukkanin wani hanyoyi wanda a kullun za mu riƙa amfani da su, wajen kula da kanmu da inganta lafiyan jikin namu. waɗansu ba sai mun ɗauki magunguna ba. Wasu ‘yan ƙananun abubuwa da za su taimaka mana a cikin gida na ɗabi’a da za mu sa ma kanmu, yakan taimaka mu iya cim ma waɗannan abubuwan. Na daga cikin abubuwan da za su inganta kanka da lafiyarka shi ne, yawan shan ruwa, kamar yanda masana suka faɗa, masana harkar lafiya, sun sanar da cewa shan ruwa a kowane lokaci na wani adadi, yakan sa jikinka ya kasance cikin natsuwa da kwanciyan hankali Gaɓoɓin jikinka da sassan jikinka da abubuwan da suke ma aiki a cikin jikinka, da wanda ka sani da wanda ba ka sani ba, lallai suna buƙatar ruwa wanda shi zai taimaka masu wurin gudanar da waɗannan ayyuka na jiki, wanda gudanar da waɗannan ayyuka na jiki cikin natsuwa da kwanciyar hankali, su suke sawa lafiya ta kasance ɗorarriya. Na daga cikin abubuwan da yake amfani wajen yawan shan ruwa, yana rage maka ciwon kai, wanda a sakamakon rashin ruwa yakan sa jijiyoyinka da ƙwaƙwalwarka ta gaza, wajen gabatar da wani aiki wanda ƙarshe ya samar maka da ciwon kai. Haka nan kuma yakan ɗan rage maka ciwon jiki wanda za ka ji ko dai jikin gabadaya ko wata gaba ta jikin naka da za ka ji ita ma tana ciwo sakamakon rashin samun wannan sinadari da jiki ke buƙata.

Bacci, haƙiƙa bacci wani ɓangare ne na ɓabi’a da aka halicci kowane abin halitta mai rai domin ya riƙa yin shi domin hutar da gaɓoɓin jikinsa, da ƙwaƙwalwansa, da ma jikinsa. Domin ya samu natsuwa ya huta, domin cigaba da wasu ayyukan da za a samu kuma a lokaci mai zuwa na gaba. Idan ka ɗauki ɗan Adam, masana lafiya a kowane lokaci suna ba da shawaran cewar ɗan Adam a kowane irin aiki ya tsinci kansa a kowane irin hali kuma ya tsinci kansa ya tabbatar yana yin bacci isasshe da zai sa jikinsa ya samu inganci da cikakkiyar natsuwar da zai kasance cikin ƙoshin lafiya. Kamar yanda akasin haka ko rashin yin baccin yake sa wasu ɓangarori na jiki su gajiya su shika su ƙi yin wasu aiyyuka har ma ya haifar da wasu cututtuka daga ƙananu har zuwa manya. Wanda mutun ba tare da yama sanan mai ya jawo su ba. Wannan duk daga cikin bacci ne. To mai yasa muke buƙatan bacci a rayuwan mu domin mu yi shi? ɗaya daga cikin dalilan da yasa muke buƙatan bacci shine domin hutawar kwakwalwan mu da kuma jijiyoyin da suke tare da wanan kwakwalwa ɗin. Idan muka wahalar da su kwakwalwan mu taki samu hutu to zata fara yin wasu ayyuka saɓanin yanda muke da buƙatansu a matakin da ya kamata a ce ɗan adam ya na yin abu kaza, sai kuma ƙwaƙwalwan ta tafi wanin aiki na daban, wanda ba shi. Wanda saɓanin wannan cancanzawa aiki da ba shi ɗan Adam yake so yayi ba, shi ne zai sa sai jikansa ma ya rinƙa wasu ɗabi'a wa'inda ba ɗabi'unsa ba, to tabbas yana daga cikin dalilan da yasa ake so ƙwaƙwalwan ta huta domin ta samu cikakkiyar natsuwa da sabuwar basira da zuwan wasu abubuwa cikin jikinsa, wanda zai sa jikin ya samu cikakkiyar lafiyar da ɗan Adam ɗin yake buƙata domin ya yi aiyyukansa na gaba.

Wasu ɗabi’u na zamantakewa da koya ya kamata ya san su kuma ya iya. Daga cikin ma’amaloli da muke yi a yau da kullum muna da mu’amala da mutane kala kala, da kan mu, da iyalinmu, da abokanan mu, da waɗanda muke haɗuwa dasu ko dai a garinmu ko a cikin gidanmu ko a nesa damu koma a wata ƙasa, haka nan yana farawa daga cikin a afili mutanen da muke haɗuwa dasu a fili da mutanen da muke haɗuwa dasu a wata kila a yana gizo-gizo. To me ya kamata mu koya daga cikin wasu ɗabi’u na zamantakewa? Yana daga cikin kwarewarka da iya zamantakewa a ganka ta hanyar iya mu’amala da kowa, dacewa da mu’amala ta hanyar iya magana, jan hankali da mutane dama jawo wasu sabbin abubuwa da babu su wanda zai sa mutane su kasance da kai ba tare da gajiyawa da kuma ƙosawa ba, yana daga cikin wa’innan ɗabi’u ya kasance da kuma kosawa ba. Yana daga cikin wa’innan ɗabi’u ka kasance wajen iya jagorantan al’umma, idan ka iya jagoranci a mutanen da kuke tare dasu to ko a majalisanku, ko a makaranta, ko a wajen aiki zaka ga mutane ka iya shugabanci cikin natsuwa da kwanciyar hankali ta hanya bama kowa haƙinsa da fahimtar kowa ya yin da ake tattaunawa ko ake bada shawara. Har ila yau yana daga cikin kwarewarka na wajen iya zamantakewa ka iya, ka kasance wanda ya kware wajen mu’amala ta zance da magana, a ya yin da za a tattauna akan ko mene ne ya zamana kana bada gummuwarka wajen tattaunawa na abubuwa masu amfani.

Mataki na tafiya daga yara. Tabbabs yara suna fara koyon tafiya daga mataki zuwa mataki zuwa mataki har zuwa sanda za su zama ƙwararru wajen iya tafiya da gudu da duk wani tsalle tsallen da ake yi. Abubuwansu ya fara da abubuwan dariya. Da farko yaro in zai fara koyon tafiya za ka ga ya fara yunƙurin ya yi tafiya ɗin, a yayin da yake a zaune sai ya riƙa miƙa jikinsa a yayin da yake a zaune sai ya riƙa miƙa kansa ko jikinsa gaba kamar yana so ya tafi amma yana jin tsoro hakan yasa idan iyayensa suna so su koya masu tafiya sai a ɗauko abun wasan da suke wasa da shi, sai a sa shi a gaban su can nesa inda hannunsu ba zai kai ba sai su riƙa miƙa hannu suna ɗan ƙara matsawa gaba. Daga wannan mataki yaro sai ya fara rarrafe maimakon mutane suna tafiya da ƙafa a kan ƙafa guda biyu yaro sai ya koma kamar dabba yana tafiya a kan ƙafofinsa da hannayensa guda huɗu. Rarrafe kenan. Zai fara rarrafe daga rarrafe sai kuma ya fara kama wasu abubuwa yana miƙewa tsaye a hakanan zai ruƙa bin wancan ya miƙe tsaye ya kama wancan ya miƙe tsaye, yana wannan mataki sai kuma ya fara mahaifansa ko kuma guidian din shi ko wanda suke kula da shi, sai su riƙa riƙe hannun shi suna ɗaga shi suna taya shi tafiya ana dire mashi ƙafa yana aje ta kaman yana tsoro ana ɗan tura shi gaba har zuwa sanda zai fara miƙewa ya fara tafiya da kansa sai kuma ya tsaya, in ya ɗan tafi sai ya faɗi ko kuma ya zauna duka za a riƙa bin wannan matakin har zuwa ya kai matakin ma da za a je fa masa abun wasa gaba sai ya tashi ya bi abun wasan kafin ya kai wurin abun wasan sai ya faɗi sai in ya huta sai ya kuma tashi. Wani ya yi kuka wani yayi dariya. Wani dai gashinan mataki kala kala, har zuwa sanda yaro zai ƙware ma ya fara gudu ya fara yin abubuwa.

Hanyoyin rage damuwowi musamman ga manyan ma’aikata, a cikin ayyukanmu da muke yi na wajen aiki, ko a wajen masana’antarmu, ko a wajen iliminmu, mataki-mataki na aiki ya nuna akwai manyan ma’aikata, akwai ƙananun ma’aikata. Akwai manyan ma’aikata da kullin a cikin aiki suke, su ko lokacin aiki ma; ko lokacin hutawa ma ba su da shi, wannan ɗaukats tsawon lokaci ana yi ana aiki yana gajiyar da jiki da ma ƙwaƙwalwa da take sarrafa jiki a yayin da idan ba a sami wasu hanyoyi na za; na yanda za a rage ko magance wannan aikin ba, ko yanda za a yi shi ta hanyan da ya dace, yakan taƃa ba ma iya lafiyaj jiki ko siffaj jiki da ake iya ganin ta da ido ba, hatta abin da i shafi, ayyukan ƙwaƙwalwa yana shafas su. Wanda yakan saka mutun cikin damuwa, cikin ruɗani, cikin matsaloli wanda a kasa gana kan sa, a kasa gane inda ya dosa. Yakan kasance cikin faɗa da duk wasu abubuwa da wanda asali ba ɗabi’assa ba ne, amma sakamakon ƙwaƙwalwar ba ta aikin da ya dace, wannan damuwowin sukan taru a zuciyar, su sa ya riƙa yin waɗannan irin ɗabi’u. Yana daga cikin hanyoyin da za ka bi ka rage wannan aiki shi ne, wannan damuwowin shi ne, yin bacci. Ka riƙa samu kana yin bacci a kan lokaci, kuma idan aiki ya zo, a tsara shi ta yanda ya dace da kuma lokacin da ya dace domin a riƙa samun wani lokaci, da za a riƙa hutad da ƙwaƙwalwa da ma jiki, domin su ci gaba da aikin su kuma jiki ya kasance cikin inganci a kowane lokaci.

magana akan aikace-aikacen gida ta hanyan tattaunawa. Aikace-aikacen gida duk wani abu da ake buƙata domin a maida gida yaza ya amsa sunan sa na gida kuma cikin nutsuwan sa da hayyacin sa. Idan ya kasance a cikin iyali an wayi gari kowa da buƙantar yayi wasu aikace-aikace wanda za a sauka kama juna da kuma jin daɗin zamanta kewa. Kama daga kam mahaifi matassa yayassa mata da maza da duk wanda suka kasance a cikin wannan harma kan dabbobi da ake da su a wannan gida. Mahaifi yana da haƙkin ya tafi domin yaje ya nemo duk hakanan. Yaran gida suma sunada aikace-aikace kala-kala wanda yake taimakawa mahaifannan nasu a cikin wannan gida. Namiji a cikin a cikin yara yana bin mahaifinsa domin ya koyi yanda ake fitan a nemo da abunda yakada. Hakazalika yakan tsaya a gida ya taimaki mahaifiyar sa domin wasu aikace-aikacen gida. Hakanan mace yaran da suke mata ne suma sukan taimakama iyayen su da harkan girki da aikace-aikacen gida.

Malami acikin aji. Malami shi ne mutumin da aka ɗauka aiki ko a ɓangaren gwamnati, ko a ɓangaren masu kuɗi domin ya rinƙa koyar da ɗalibai masu neman ilimi abin da suka koya na ilimi acikin kuma muhallin karatu wanda ake kira aji. Malami yakan ɗauki abin rubutu ya zo gaban allo ya yi rubutu na abin da yake so ɗaliban su koya a daidai matakin, wannan matakin na su na ilimin da suka zo koya za a rubuta. Ɗalibai bayan sun gaishe da ɗalibi, ɗali ah, sun gaishe da malami, malami zai zo su gaisa, ya rubuta abin da zai rubuta, sannan ɗalibai su kwafa acikin littafinsu, malami ya bi ɗaya bayan ɗaya ya yi bayanin abin da ya rubuta, su ma ɗalibai su kasa kunne su buɗe idonsu su gani da kyau kuma su ji bayanin da malami ya yi. A ƙarshe duk ɗalibin da bai gane ba ya sai i tambayi malami ko malamar da aka yi ta yi karatun, sai malamin ko malamar ta yi masa bayani, bayan duk sun gama wannan bayanan sai malami ko malama ta tabbatar da ɗalibai sun gane abin da aka yi masu a wannan rana. Sai kuma malami domin ya ƙara tabbatarwa domin ba a ƙyale ɗalibi a koya masa abu ba tare da an tabbatar ya gane ba yana daga cikin tsarin aikin, don haka malami sai ya sake dawowa bayan kowa ya gama tambayarsa, sai kuma shi malamin ya zo ya dinga tambayar ɗalibai shi kuma na sa tambayar a ƙarƙashi abin da ya koya masu, musamman ga waɗanda yake ganin basu gane ba su ce sun gane.

Koya ma ƙananun yara yanda za su kula da dabbobin gida. Kana da dabban gida? Wane iri ce gare ka? Kuma su mene ne ma dabbobin gidan da muke so a koya wa yara yanda za su kula da su? Daga cikin dabbobin gida shi ne akwai mage, shi ne kuliya, akwai kare, akwai ƙadangare, akwai awaki, akwai maciji, akwai dukkan wata dabba da ake ajiyewa a gida, a yi wasa da ita, a yi farinciki a yi raha. To, meyasa muke so mu koya ma yara yanda za su mu’amalanci waɗannan dabbobi domin ah do do da suke cikin gida? Dalilin da yasa ake so a koya ma yara shi ne domin suna kasancewa dabbobi ne da suke ƙaunarmu, suka saba da mu kuma suke son farincikinmmu, ko da yaushe suna tare da mu suna cin abin da muke ci, shiyasa ake so a koya ma yara ta hanyar ka ba ma yaro abinci ka ce ya basu, ka ba ma yaro riga ka ce ya saka masu, ka ba ma yaro hula ka ce ya saka masu, ka ɗauko yaro ka ce i je i yi wasa da su, dukkan waɗannan yana daga cikin hanyoyin da zai sa shi yaron ya kasance cikin farin ciki, su dabbobin su ji cewa ana son su, ana kula da su, ana mu’amalantan su, ba a wulaƙanta su, ba a barsu da yunwa ba, ba a duke su ba, ba a kora su waje ba, ba a ma su duk wani abu da zai sa su ji cewa an wulaƙanta su ba kuma sun ji ba daɗi kamar yanda mu ma suke so mu kasance cikin farin ciki.

Addinai guda biyar wanda suka fi kowane addini girma a duniya mafiya girma da yawan mabiya. Tabbas ɗan Adam ya tashi yan a cike da mamakin cewa daga ina duniya ta fara? da ina muke? ina kuma za mu kasance? kuma me muke yi? Waɗannan addinai su ne ta kowane ɓangare suke ba wa kowanne ma su bauta bayani daga cikin litattafansu. Na daga inda duniyar ta ke? ina duniyar ta tafi? kuma mai ya kamata ayi a cikin wannan addini? da kuma duniya ɗin? waɗannan addinai sune suke ba da haske ga dukkanin mabiya da ma al’umma da kowane ɗan Adam ya ke bi ya ke gane ina ya kamata ya je. Daga cikin addinan nan na farkonsu akwai addinin musulunci. Addinin musulunci su ne addinin da suka yadda da Allah ɗaya ne, kuma Allah ya turo manzonni wanda na ƙarshensu shine wanda shine annanbinsu, annabi Muhammad sallalahu alaihi wa sallama. Akwai addinin kiristanci wanda suka yadda da cewa Allah ɗayan uku ne, Allah guda uku ne kuma suke bin tafarkin bauta ga annabi Isa. Akwai addinin buda wanda suma addini ne da suke bautawa abun bautansu. Sai addinin hindu wanda shima addini ne a ƙasar indiya mai tsohon tarihi shine ma addini na uku wanda ke da yawan mabiya a duniya. Sai na biyar shine addinin juda shima wannan wani addini ne daga cikin addinai guda biyar. Waɗannan addinai guda biyar su ne suke da mabiya a duniya wanda suka fi kowane addinai girma a duniya wanda suke da mabiya masu ɗinbin yawa a duniya.

Babban matayi da kuma ƙaramin matsayi ga wadda suke aiki nasu na kansu. Tabbas a rayuwance yanzu aiki na gwamnati ya yi wahala, aiki yana da matuƙar wahala in ma an samu aikin yana cike da ƙalubale masu yawa wanda ba ko wanne ma’aikaci ke iya jurewa ba. Hakan yaba wa mutane dama mutum yake iya ƙirƙiro wani kasuwanci ko wani aiki da ze iya yi nasa na kansa, ba a ƙarƙashin kowa ba shi yake samun kuɗinsa, shi yake biyan kansa wataƙila ma har ya ɗauko wasu a ƙarƙashinsa yake biyansu. Wannan yana da matuƙar daɗi amma shi ma yana da ƙalubale kala-kala. Ta yaya mutum ze kai matakin nasara har ƙololuwan nasara a cikin aiki na kansa? Da kuma ta yaya mutum ze kasance ƙaramin ma’aikaci a yayin da yake aiki nasa na kansa? To daga cikin abun da mutum yake buƙata ya kai aiki na san a ƙololuwa shi ne, yana buƙatar sani da ilimi akan abun da ya ɗauko nasa nakansa. Wannan shi ze bashi dama ya san su wa ze mu’amala da su wace irin sana’a ze yi a wani wuri ze yi aikin ko sana’ar? Kuma su wa dawa ze buƙata, kuma su waye mabuƙata a wurin da yake siye ɗin? Hakan nan kuma bayan wannan mutum yana buƙatan kuɗi da ze yi wannan aiki da shi dole-dole kowani irin wannan aiki da ze yi kana buƙatan kuɗin da kake buƙata ka yi domin ka inganta wannan kasuwancin ko aikin da kake so ka yi da kanka wanda ba ka yi shi a ƙarƙarshin kowa, se a ƙarƙashin kanka da kanka.

Mahimmancin amfani da basira yayin shigo da sabon tsari. Ko wani abu za mu yi a rayuwa yana buƙatar mu riga shigar da sababbin tsarika wanda zasu inganta abun da muke yi, misali wanda suke wajan aiki sukan shigo da sabin tsarika musamman jagororin aiki ko shuwagabannin aikin, suna fito da sabbin tsaruka domin aikin ya ci gaba a samu kuma ingantuwar tattalin arziki, haka gwamnati a kasa da ambiyan ta tana shigo da sabbin tsarika wanda zai taimaka wajan gudanar da gwamatin ta da kuma jin daɗin rayuwar ƴan kasa ɗin, sai dai a wani lokacin yana da matuƙar mahimmanci a yi hikima, a yi tunani a saka ingantacciyan basira yayin shigar da sabon tsari. Me ya sa ake buƙantan amfani da basira yayin pito da sabon tsari? wannan wani abu ne da yake da matuƙar mahimmanci da kowani shugaba ko kuma ko wani mutun da yake yunkurin shigar da wani sabon tsari ya saka a ransa, dalili kuwa in ba a yi amfani da hikima da basira da tunani a kan me ze je ya zo wajan kawo da sabon tsari ba, ya kansa a yi rashin sa’a ko a samu cikas maimakon a sami ci gaba sai kuma a samu ci baya, duk tsarin da za a shigo da shi a para kalla masu amfani da shi ɗin, ya dace da su, haka kuma wanda za su yi amfani da wannan tsarin sun san shi kuma sun san yanda za su yi amfani da shi koko muhallin ma da za a shigar da wannan sabon tsarin ya dace da karɓan sabon tsari ɗin.

Muhimmancin biyan haraji. Haraji ya kasance wani ƃangare ne na gudanarwar kowace gwabnati, gwabnati takan buƙaci ‘yan ƙasa su biya haraji gwargwadon matakin kasuwancin su da kuma abubuwan da suka mallaka. Harajin nan shi yake temakawa ake gudanad da wasu aikace-aikace na alƙawura da aka yi wa gwab; da gwabnati tai wa al’uma cewa za ta gudanar musu. Waɗannan al’amura na yau da kullum su suka haɗa da ƃan; inganta ƃangaren ilimi, inganta ƃangaren lafiya, inganta ƃangaren gudanuwar zirga-zirgar ababen hawa, da ma duw wasu abubuwa na ƙawata gari. Haraji shi ne wanda gwabnati take sakawa in an biya ya taru a cikin asusunta ta ɗauka tai irin su gyaran hanya da shi, don kauce wa yawan afkuwah haɗura a kan titina, gwabnati takan ɗauki kuɗin haraji tai wannan aikace-aikace. Haka zalika, takan samar da fitulun titi, domin a riƙa ganin ti; haske a kan titi ko da da daddare ne, don guje wa harkar a haɗarirrika da take afkuwa a cikin al’uma. Haka zalika, da wannan kuɗi na haraji gwabnati take samad da abubuwan a ilimi a ƃangaren makarantu. Gwabnati tana samad da litattafai, da abubuwan da za su rage yawan a koyar; yawan damuwowi a wajen koyarwa ko su zama cikas a cikin koyarwa wanda gwabnati takan iya buɗe makarantu nata domin ɗalibai su yi karatu kyauta a ciki dika daga kuɗin haraji.

Hakikanin mahimmancin wassani. Wassani abubuwa ne da muke gudanarwa na yau da kullum wanda suke bamu mahimman um bukatu namu na rayuwa. um Daga cikin amfanin su na wassani zai kara mana karsashi da gyaran lafiyar mu, da kiyaye lafiyar jikin mu dama nishadantarwa. Wassani Kaman yadda kuke gani duk duniya an daukeshi a matsayin abu mai mahimmanci da ake gudanarwa, ako wace irin kasa kake a ko wace irrin kabila kake a ko wace irrin yanayi kake kana bukatan wasanni akwai wasanni da suke na gargajiya ne na al’ada ne na kowace kabila akwai kuma wasanni wanda suke na turawan yamma ne aka fito dasu wanda duniya ta amince ake amfani dasu daga cikin wasannin na zaka dauki su wasan kwallon kafa wasane mai matukar mahimmanci da yake um karbabbe a duniyar gaba daya, duniyar wasanni take a hankalin ta yake akansa kuma ake samun kuden shiga da kudade ma mafiya yawa ta hanyoyin gudanar da wannan wassani. Haka wassanin table tannis inka dauki wassanini kwallon Kwando, da wasannin gudu, da dukkaknin wasannin motoci duka wadannan wasa da motoci duka waddan nan wasanni ne da akeyi kuma a ke kallon su kuma suke nishadantar da mutane. Akan saka makudan kudade a cikin irin waddan nan wassanni ga wanda sukai nasara ko kuma ga wanda suka kasan ce zakakurai ko dakaru ko zakaru a cikin wassan da aka gudanar a kowani irrin wasa ne.

Cikakken kimiyyar faɗawa cikin soyayya uhmmm. Soyayya wata halitta ce da muke jin ta acikin zuciyoyinmu yayin da muka haɗu da abin da muke ƙauna. Yana farawa daga mataki zuwa mataki har zuwa matakin da zai zama wanda yake sananne har zuwa ma matakin da zai zama abin tsoro, ƙwarai da gaske, na ce abin tsoro saboda wani lokaci yana zama abin tsoro. Tabbas mutum ya kasance acikin soyayya yana sa shi cikin nishaɗi, jin daɗi, annushuwa da cikakken natsuwa ta zuciya, a yayin da nasara ta a cikin wannan soyayyan da abin da yake so ɗin. Amma idan aka samu akasin haka, mutum yakan shiga saɓanin abin da na bayyana yanzu, zai shiga wani hali, wani mawuyacin hali, abin tausayi wanda ma har takai ga mutum ya zama barazana acikin rayuwarsa. Mutane dayawa sukan tsoraci soyayya da gudun faɗawa soyayya domin abin da zai je izo idan aka samu matsala akan soyayya, sai dai, soyayya wani risk ne da ba za mu iya barin sa ba, dole mu ɗauke shi domin yana daga cikin abu mahimmanci mafi mahimmanci na gudanar da rayuwarmu. Takan fara daga ɗan gajeren lokaci ta tafi zuwa babban yanayi, shu’umancinta yana da matuƙar yawa, za ka fara kamar mara lafiya kamar baka jin lafiya, kamar ba ka jin dai-dai, amma da ka ga abin da kake ƙauna ɗin ko abin da kake sɗin sai ka ji ka dawo daidan ka.

Taron biki na gargajiya na ebo wanda ya ɗauki hankalin yanar gizo. Mutane sun kasance masu cike da mamaki kan wannan aure da akayi na ebo, wanda abubuwan da suke bada mamakin suna da yawa daga cikin wannan aure, amma kafin magana a cikin abun da ya shafi wannan aure da abunda ya ba mutane mamaki a cikin, a kafar yaɗa bayanai shi ne, su mutane suna da al’adu kala kala, suna da yana yi kala kala da al’dunsu na aure da abubuwan da suke gabatarwa a kowane aure. Wannan al’ada ta bambamta da wannan ƙabila, wannan al’ada ta bambamta da waccen ƙabila.zaka ga kowace kabila da yadda take gudanar da nata harkokin auren kamar yadda suma wa’inna aure na ebo na gargajiya aka gabatar da shi, kuma an fitar da abubuwa mafiya daukan hankali kama daga kan sitirar da aka saka, abincin da aka ci, mutanen da aka tara da duk wasu hidimdumu na aure da aka yi saɓanin yadda aka saba gani, domin yana nufin an kashe kuɗi matuƙar maƙudan kuɗaɗe, kuma yana daga cikin aure aure masu matuƙar ƙaukar hankali da aka yi su a wannan lokaci. Mutane su na cike da mamaki wani irin tanada da shiri akayi wa irin wannan aure da har ya ɗauki hankalin mutane a kafafan sada zumunta na yana gizo? Domin ana ganin aure auren ‘ya’yan masu kuɗi, sarakuna da abubuwa sosai wanda suke aure aure ne ko bukukuwa ne na aure wanda mutane suka saba gani amma wannan ya ɗauki hankali matuƙa saboda irin salon da ya zo dashi.

Ba abun kunya bane wajen lura da lafiyar kwakwalwarmu. Wasu sukan iya fahimtar wannan maganar a matsayin wata magana ce mare daɗi cewa mutum ya je a duba lafiyarsa, musamman lafiya da ta shafi kwakwalwa. To lafiya ma koma wace irin kafiya ce yana da matuƙar muhimmanci a lura da ita balanta na lafiyar kwakwalwa wanda shi ne ɓangare mafi mahimmanci da yike sarrafa jiki. Abubuwan da mukan yi a rayuwa sukan samar mana da damuwoyi kala kala har tasa zuciyoyinmu ko kwakwalwarmu su tafi wani mataki na dabam wanda bashi ake buƙata dabi’unmu su kasance ba. A yayin wannan matakai yana da kyau abunda muka gaza fahimta muna yi na sabuwar al’ada wanda bata dace da tsarin dabi’unmu na da ba mu je mu samu masana wannan ɓangare muce ga halin da muke ciki, su kuma su dauramu akan shawarwari su gaya mana yanda ya kamata mu mu’amala da rayuwanmu da yanda zamu samu saukin al’amarin. Wasu in aka ce kwakwalwarsu ta samu damuwa wadda wata ƙila kai da kake fama da wannan matsalar ba zaka gane ba, wanda kake mu’amalanta su za su fahimci haka, sai ran mutum ya ɓaci sai mutum yaga ba a kyauta masa ba, ba ai masa daidai ba kamar yana fahimtar abin a matsayin cewa wanda bashi da hankali sosai. To tabbas ba abin kunya bane haƙiƙa abu ne mai matuƙar mahimmanci da ilimi, da wayewa, da sanin ya kamata idan mutum har ya yadda cewa zai rinƙa mu’amalantar wadda suke lura da harkan lafiyan kwakwalwansa domin kar ya sauka a layi ba tare daya sani ba.

lokaci yana ƙure wa mutane a yayin da suke aikinsu a wajejen aikinsu bahaushe yai wata karin magana ya ce lokaci ba ya jiran uban kowa tabbas lokaci ba ya jiran kowa duk abunda za ka yi kana yin sa ne a ƙarƙashin lokaci lokacin da wata ƙila aka yi ƙa'ida da kai aka gindaya maka aka ce za ka yi abu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka amince musamman a gurin aiki haka kuma aikin da yake aiki ka ne na kanka kaima kana iya tsara shi za ka yi shi daga lokaci zuwa lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan inba cikakken kula da tsari mai kyau aka yi ba lokacin sai ya zo ya ƙure bakacin ma kuma abunda kake so ka cin ma wa ba mene ne mafita mafita shi ne duk abunda kake so ka yi ka tsara shi a kan lokacin da ka ke da shi ta yadda za ka iya cimma abunda kake so ka cimma a ƙarƙashin lokaci da ka tsara za ka cimma domin kar lokacin ya zo ya cin maka kai kuma baka cimma aikin da kake so ka cimma ba wannan hausa ce aikin da ya kamata ka yi shi a ƙarƙashin lokaci to ka yi shi a cikin wannan lokacin ka tsara shi kar ka shigar da wani abu da zai iya cimmaka wani lokaci da bai dace a ce wannan lokacin ya shiga wancan aikin ba to shi ne muhimmanci tsara lokacin yayin da za ka gabatar da duk abinda kake so ka yi walau aikin ka ne ko aikin da aka baka ko aikin da aka saka ko aikin gida

Tsara lokaci da kiyaye shi. Lokaci muhimmancinsa shi ne idan aka iya amfani da shi, ko aka san yadda za a tsara shi ko yanda za a yi amfani da shi bayan an gama tsara shi ɗin. Kaman yanda ayyukanmu da muke fama da su suke ta’allaƙe da lokaci da ake yin aikace-aikace. Saboda haka wannan lokaci lalle yana da mutuƙar muhimmanci, mu tsaya mu kalli shin yaya lokacin yake wajen tsara shi da ta fuskar yin amfani da shi? Ayyukan da muke da su su ne masu cinye mana lokacin ba wani abu ba. Saboda haka, abu ma fi muhimmanci shi ne mu tsara. aikin da za mu yi wanda ya fi kowanne muhimmanci, fiye da wanda zai biyo baya. Don haka idan ina da aiki guda goma a rana, sai na kalli a guda goman, wanne ne best wanda ya fi kowanne a cikinsu. Sai in ɗauko wanda ya fi kowanne muhimmanci in fara aiwatar da shi tare da ba shi isasshen lokacin da zan iya. Haka nan zan kuma ɗauko wanda yake biye masa a wajen muhimmanci, shi ma in ba shi lokaci gwargwadon yanda zai kai. To idan na tsaya na yi wannan tsarin daga aiki na farko, zuwa aiki na ƙarshe, har zuwa kan matakin ƙarshe da zan kai, tattare da kowanne lokaci da na ba ma kowanne,. Lallai hakan zai ba ni dama in gane a duk lokaci na agogo da zai shiga, to na san aikin da zan yi a wannan lokacin, na san kuma lokacin da zan ba ma kaina hutun yin bacci, domin ƙwaƙwalwata da gaɓoɓin jikina su huta. Saɓanin in cinkushe ayyukan da lokaci a guri guda.

rakiyan ban girma da mabiya da suke wa shuwagabanin su na gargajiya shuwagabanin gargajiya kaman yadda akai ta bayani su ne waɗanda su ke shuwagabanin muhalli na al'umma su ne masu faɗa a ji su ne shuwagabannin al’umma su al'umma suka sani tsawon shekaru kuma su ne wanda su ke gadin kujera daga iyayensu kakaninsu ya'yansu da jikokinsu gidansu shine gida mafi girma da daraja da kima a idon al'umma wannan yanki kuma ko wani al’ada ko wani shugaban gargajiya yana da ta su al’adan da ake yi a yankin sa daga cikin bukukuwa da shuwagabanin gargajiya suke jagoranta ake yi akan shirya tarurruka da waƙoƙi na gargajiya da shiga dama gurare da za a je shuwagabanin gargajiya su kai ziyara kuma da irin kayan da ake sakawa da irin mutanen da suke rakiya wa shi wannan shugaba na gargajiya a je duk inda za a je yayin da wasu suke a gaba wasu su ke a baya wasu su ke a gefe da masu tsaro da su wanda su ke mabiya ne masu yin rakiyan ban girma a yayin da suke sahu sahu a jere kuma suke yin komai a tare iri ɗaya waƙoƙi iri ɗaya su ke haɗa baki su ke yi suna girmama wannan shugaban suna yin addu’o’i da kalmomi na girmamawa da farantawa na wannan ranan da su ke ciki da ma wannan shugaba na su da su ke tare da shi

zirga zirgar hanyoyin sufuri na ababen hawa ɗan adam yakan fito da sababbin hanyoyi koda wasu hanyoyin ma kala wanda za su taimaka masa da sauƙaƙa masa wajan gabatar da rayuwansa da aiyukan da ya shafi rayuwansa a cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba kuma yakan fito da wa’innan sababbin dubaru ne daga wani mataki zuwa wani mataki daga mataki mai tsauri har zuwa mataki mai sauki da zai riƙa amfani da shi dan adam harkokin sa na yau da kullum yana buƙatan ɗaukan kaya daga wani waje zuwa wani waje ko kuma a ɗauko kaya daga wani waje a kawo shi wani waje ko kuma shi dan adam ɗin ya tashi daga wani waje ya je wani waje ko kuma ya kai saƙo wani waje wannan duka yana daga cikin abubuwa na yau da kullum da ɗan adam yake yi kuma yake buƙatan sauƙi a cikin su hakan ya fara harkarsa ta ɗaukan hanyoyin sufuri ta amfani da dabbobi daga wanda suka haɗa da irinsu jaki doki raƙumi da sauransu ake ɗaukan kaya akai wani waje ko kuma a tashi a yi tafiya daga wani waje zuwa wani waje ɗin to ɗan adam yana gaba yana ƙara fito da sabuwar hikimomi da sabuwar basira domin sauƙaƙa wadannan aiyuka na su na hanyoyin sufuri ya samo keke mashin mota jirgin ƙasa da jirgin sama duk sauran hanyoyin sufuri ɗan adam ya fito da su wanda za su taimaka masa wajan sauƙaƙa wannan tafiye tafiye na su da kuma ɗauke kaya

hanyoyin da za mu nuna girmamawa ga wanda muke da bambanci da su komai na rayuwa bai zo iri ɗaya ba kuma bai zo daidai ba kuma ba kai ɗaya yake ba kakan samu abu wani ya fi wani wani kuma ya fi wani kamar yadda misalai suke da yawa a jikinmu za ka ga ko a ‘yan yatsunmu ma akwai bambance bambancen nan xxx wani ɗan yatsan ya fi wani ɗan yatsan girma wani ya fi wani tsayi wani kuma ya fi wani kauri haka nan a cikin al’umma ma muke wani talaka ne wani mai kuɗi ne wani yana da ilimi wani kuma ba shi da ilimi wani yana da cikakkiyar lafiyar jiki wadda a siffofinsa babu abin da ya tawaya a yayin da wani kuma yake da siffofi da suka tawaya daga jikinsa ma’ana nakasu to wane hanyoyi za bi domin mu’amalantar duka irin waɗannan mutanen da muke da bambanci da su a ƙarƙashin waɗannan abubuwa da na lissafa dole mu kasance masu magana mai daɗi ga kowanne irin mutum ne da muke da bambanci da shi kuma dole mu riƙa jansu a jika muna faɗa musu abubuwan da ke sa su farin ciki ba wanda za su ɓata musu rai ba kuma idan mun kasance muna da wasu damammaki dole mu riƙa taimaka musu muna nuna mu da su duka abu ɗaya ne ba daidai ba ne mu riƙa zagi ko muna faɗan kalmomi da za su ƙasƙantar da wanda muke da bambanci da shi domin mu ma ba mu san yaushe ne tamu damar za ta ƙwace ba ta iya yiwuwa wata damar ta ƙwace a hannunmu su kuma ta koma hannunsu

Abun da duniya take ci ko mutanen duniya suke ci domin karyawan safe. Haƙiƙa abunci yana daga cikin abu mai matukar mahimmanci da dole mu rayu dashi kuma dole shi ne wanda yake bamu abunda muke buƙata a rayuwa, ba wanda ya isa ya rayu ya gabatar da ayyukansa na yau da kullum ba tare da ya dauki abinci da mahimmanci yana cin sa ba, sai dai ya danganta da yanda mutum ya tsara rayuwarsa na cin abinci ma’ana kewayan lokacin da yake so ya ci abinci. Wani yana da tsarin kewayowar abinci so uku a rana, wani yana da shi so huɗu wani yana da sama da haka wani yana da ƙasa da haka. Abincin safe shi ne abincin da zaka ce yana daga cikin abinci mai matuƙar mahimmanci daya kamata a fara ɗauka domin shi ne farkon abinci da zaka fara ci kafin gudanar da ayyukanka na yau da kullum, kuma shi ne abinci da zai baka karfin da zai baka damar kaje ka gudanar da wa’innan ayyuka. Tun a farkon fari mutanen duniya suna da tsarikansu na cin abinci shima abu ne daya ta’alaka da irin al’adun kowane yankı. In ka ɗauki rayuwar bahaushe tun asali yakan yi amfani da abu mai zafi da safe domin ya dumama cikin shi kamar abinda ya shafi koko, kunu, burodi, da kosai da dai sauransu. Wannan yana daga cikin bambamci da sauran al’adu suma suke dashi.

ayyukan sa kai domin amfanin al’umma mene ne ayyukan sa kai domin amfanin al’umma ayyukan sa kai domin amfanin al’umma shine wani aiki ne da ka ke ganin zai amfani al'umma a muhalin da kuke wanda kuma ba sa ka aka yi ba ba biyanka za a yi ba ba komai ba amman za ka yi shi ne a matsayin wata gudunmuwa da za ka ba al'umma a wannan yanki ya kama da abunda za ka yi na taimako ga abokin ka da wanda za ka yi a makarantanku da wanda za ka yi a unguwanku da wanda za ka yi a garinka harma wanda za ka yi a ƙasarka baki ɗaya ayyuka suna da yawa kala kala wanda sune suke taimakawa a al'umma wani yana iya gina makaranta ya bar ma wannan al'umma a matsayin gudunmuwa ta sa a yayin da wani zai zo shi kuma ya dinga share wannan makaranta a matsayin ta shi gudunmuwan wani yana iya zuwa ya zo ya samar da hanyan da za a riƙa samun ruwa a wannan muhalli yayin da in ta samu matsala kuma wani zai iya zuwa ya gyara shi kuma a matsayin na sa gudunmuwan waɗannan tarin ayyuka su ne wanda in aka haɗa su suke samar ma da al'umma cigaba a guraren da suke kuma sune wanda suke ba ɗan adam dama ya samu ƙwaƙƙawrar alaƙa da zamantakewa tsakaninsu da mutanen da yake tare da su ta yadda za su so juna su ƙaunaci juna su yi komai tare yayin da kowa baya ƙyashin cigaban da za a kawo a wannan gari

Me ake nufi da ayyukan zamantakewa na haɗaka yayin da kowanne muhalli yake da tarin al'umomi da tarin al'umma mabambanta ra'ayoyi daban-daban hakan ya sa wajen ci gaban waɗannan al'umma masu ra'ayoyi daban-daban yana da mahimmanci Yayin da aka sama haɗin kai a tsakaninsu domin samun wannan ci gaban da ake bukata a wannan muhalli nasu. Duk lokacin da mutum ya tsinci garin irin namu da ma sauran garuruwa. Yana da ƙyau yayin haɗa kai wajen abubuwan da zai amfani al'umma wani yana yin ayyuka ne wani yanayin yadda zai ciyar da al'umarsa don koshin al'ummar ba tare da bashi ko sisi fa ba ko wani matsayi gwargwadon abin da yake yi, kamar yadda wani zai je ya yi aikin sharar titi ba tare da an biya shi ba wani zai je ya yi sharar wanjen ibada ba tare da an biya shi ba wani zai gina wajen ibada ko karatu domin yaran al'umma na wannan wuri su koyi ilimi ba tare da an biya shi ba. A yayin da wani zai je ya gyara hanya ba tare da an biya shi ba. Haka nan yana daga cikin aiki na haɗaka mutane suna zama su haɗu a wasu ranaku musamman a ranakun mako wajen tsaftace anguwa wajen share duk wani abu da zai zama datti idan ba share ba domin a kawar da wannan abu a sama Lafiya wuri wannan dai aiki ne da mutane suka fahimci juna masu tanani iri ɗaya suke

me ake nufi da iyali na haɗaka iyali na haɗaka shi ne irin tsarin iyalin da ya wuce asalin tsarin iyalin da muka sani na mahaifi da na mahaifiya ko mata miji da matan shi da kuma 'ya' ya shi a irin wannan tsari na iyali na haɗaka shine akwai mahaifi uba kenan akwai matarsa akwai mahaifinsa shine kakan yara akwai kuma matarsa mahaifiyarsa kenan za ka samu akwai kaka akwai kakanni akwai mata akwai mijinta akwai ƙaninsa da matar shi da dukkanin iyalin suna haɗe a guri kaza kuma yawanci tsarin iyali na haɗaka yana farawa ne daga tsarin iyali da aka sani na miji da mata a yayin da za ka ga mahaifi ya haifi 'ya'ya sai ɗansa idan zai yi aure zai auri mata shi ma sai ya zo ya zauna a wannan gidan tare da matansa ƙanin mahaifin shi ma ya zo da matansa da 'ya'yansa toh shi irin wannan tsari na iyali na haɗaka yana da matuƙar muhimmanci domin yana ƙara haɗa kan shi wannan iyali ɗin kuma sukan yi sabo wajen gabatar da duk abubuwan da za su yi yaran su saba tare da zumunci kuma suna koyan sabbin abubuwa daga wajen ‘yan uwansu ba tare da iya ma mahaifinsu ba harda wajen kakanninsu da sa’anninsu yara da su ke ta ɓangaren kawunansu kuma

Hauhawan farashi. Me ake nufi da hau hawar farashi? Hauhawar farashi shi ne kayayyakin anfani na yau da kullum wanda suka haɗa da kayan abinci, kayan amfani da kayan karatu, da duk wani kayan da ake buƙata a cikin ƙasa domin anfani da shi; farashinsa ya riƙa hawa fiye da inda yake ada. Hawan nasa kuma akai-akai ba wai so ɗaya shi kenan ba ze hau, ya ƙara hawa, ya ƙara hawa ya cigaba da hawa. Hauhawar farashi to me yake kawo hauhawar farashi a ƙasa? Hauhawar farashi yana hawa ne a sakamakon alama ce da take nuna ƙasa da tattalin arziƙinta ya fara samun matsala generally a gabaɗayance, abinda ake nufi da hauhawar farashi kenan, kuma hauhawar farashi abun da yake nunawa kenan, tattalin arziƙin ƙasa ya sami matsala. Imma ta fuskar canji ko shigad da, shigo da kaya ko fitar da kaya duk waɗannan hauhawar farashi a cikin abinda ke sa hauhawaar farashi, kenan a cikin kayan masarufi da sauran kayan anfani na yau da kullum na ɗan Adam da yake anfani da su kamar a nan Nigeriya, hauhawar farasi ya faru a sakamakon karyewan darajan kuɗinmu, a yayin da kuɗin ƙasa ya karye da wajen canji yakan haifar da hauhawar farashi na wannan kayan masarufi, dama hauhawar sauran kayan kayayyaki. Haka nan kuma abun da ƙasa ta dogara da shi a matsayin shi ne kayan tattalin aziƙin ta shi ma idan ba ya samun shiga inda yakamata yana haifar da hauhawan farashi.

Me ake nufi da Informal Sector? Wannan wani mataki ne ko wani ɓangare ne na tattalin arzikin ƙasa, wanda ba ya daga cikin abin da kuma ake saka shi a lissafin kuɗaɗen ƙasa.. Kowace ƙasa akwai lissafin adadin kuɗaɗen da take mallaka da take fitarwa. Sakamakon harkar abinci da harkar abubuwa da take fitar da su, da kuma abubuwan da take shigo da su. Ta sami riba a wani ta sami faɗuwa a wani. Duka waɗannan abubuwa da ake tattarawa su ne suke tattaruwa su haɗar da kuɗaɗen haraji da ake biya, da duk wani abubuwa da ƙasa take gabatarwa su ne kuɗaɗensu a jumlace ake haɗa su a matsayin tattalin arziƙin ƙasa. To mene ne shi wannan Informal Sector ɗin? kamar yadda na yi bayani, shi ne wani ɓangare na tattalin arzikin ƙasa da ba ya daga cikin wannan lissafin tattalin arziƙin ƙasa. Ba a saka shi a lissafi kuma ba a lissafawa da shi, kuma ya kan iya zama ɓangare, yana da.ga cikin ɓangarori guda biyu. Ɓangaren yin abin da ya dace wato harkar da ta ke ta halali, da kuma harkar da take ta ba daidai ba. Za ka iya samu daga cikin harkokin halali, shi ne duk wani aiki da mutum zai je ya gabatar, wanda ba biyan shi za a yi ba, ana iya saka wannan aikin a matsayin wannan Informal Sector. Haka nan kuma duk wani aiki, da za ka yi ba da kuɗi za a biya ka ba, za ka yi aiki a biya ka da wani abun da ba kuɗi ba, shi ma yana daga cikin abin da ake, aikin da ake saka shi a matsayin wannan aiki. Kazalika, ɓangarorin sayar da kayayyakin muggan ƙwayoyi da makamai, shi ma duka yana daga cikin wannan ɓangare da ake saka su a ciki.

Meyasa makarantu a filan suka fi saurin duk wasu makarantu na ƙasashe da suka ci gaba a duniya? Ilanda wani yanki ne a arewacin ƙasashe yurof wanda take da boda da kasan siwedan nuway da kuma ƙasan da kuma rasha. Tana da babban birni mai suna hiskende dalilin da yasa makarantu a wannan gurare suka fi sauran makarantu kwarewa da kuma fitar da abunda ake buƙata shi ne. Suna da kwararun malamai sun mai da hankali wajen duk malamin da ya dace ya koyar din tare da cewa suna da kwawaman man guri wanda yike a ya wuce duk wani hayaniya da ake yi. Sannan daga cikin abubuwan da suka kware da shi wanda ya haifar musu da ci gaba da ingancin iliminsu shi ne su basu damu da cikakken tsari na karatu ba, sun damu da mene ne ɗalibai suke buƙata? Mene ne kuma abinda ɗalibi yake bukata domin ya zamo cikakken mutum mai ilimi, shi ne da turanci ake kira fid bak, su sun yadda da wannan tsarin karatun ba tare da kallon me duniya take yi suma su kwafa daga nan ba a’a su kawai sukan ɗauki abun da yi ke zai haifar da ci gaba da da mataki mai kyau. Sannan na daga cikin tsarin ci gaban da suke da shi wanda yasa makaratunsu su kai zarra.

me yasa kiɗa yake da matuƙar amfani a muhalin mu tabbas kiɗa wani irin tsari ne da yake da alaƙa da zuciya da kuma ƙwaƙwalwar ɗan adam wanda yake sa ɗan adam ya samu wata nutsuwa ta musamman daga cikin amfanin sa kenan yana da matuƙar amfani ta ɓangarori da dama wanda zan zayyana nasu yanzu mutane sun kasance suna sauraron sa musamman a wannan zamani da muke ciki ta yanda kayayyakin wannan kayayyakin sauti ɗin suka samu ƙarin cigaba kuma ka samu wasu ƙare-ƙaren abubuwa da ake amfani dasu wajen sauraron kiɗe-kiɗen na daga cikin amfanin kiɗa shi ne yakan sa ɗan adam yaji wani rin feeling a zuciyarsa yaji wani irin yanayi na musamman daya samu a zuciyar sa wanda yake jin shi kaɗai yasan me yake ji na daga cikin amfanin sa yana bada dama wajen isar da saƙo ga mutanen da ake son a isar ma wannan saƙo ɗin ta hanyar amfani da shi wannan kiɗar ana isar da saƙonni kala-kala ga al’ummar da ake so wannan saƙo ya isa gare su sannan yana sa mutum ya kasance cikin farin ciki koda a lokacin da ake yin yazo sauraran wannan kiɗar ba a cikin farin cikin yake ba ma’ana yana taimakawa cikin sauri damuwar da mutum yake ciki wannan sauraron kiɗar yasa ta warware ta gudu ta tafi wani guri

Meyasa tafiye-tafiye yake da matuƙar amfani? Haƙiƙa tafiye-tafiye yana da matuƙar amfani domin yana ba wa mutum tare da ƙwaƙwalwarsa da jikinsa sababbin abubuwa da zai haɗu da su a inda ya je ɗin. Yau ka je wannan yanki, gobe ka je wannan gari, jibi ka je gari, hakan yana sa ka koyi wasu sabbin abubuwa wanda da baka san su ba. Yana da matuƙar amfani ta hanyar, in muka duba wasu abubuwa kamar haka; babban muhammancin tafiye-tafiye yana ba wa ɗan-adam dama ya samu ilimi, shi ne da a turanci ake cewa ‘experience’, ya samu ilimi na wasu abubuwa wanda da bai san su ba, za ka je gari ka samu sabbin mutane, sabbin abokanai, sabbin al’ada, ka haɗa da naka ka koya masu su kuma su koya maka nasu. Wannan yana ba ɗan-adam dama ya zama mai matuƙar basira da kaifin tunani wajen duk abubuwan da zai aiwatar, saɓanin yanda ya saba da yayin da yake a gida. Yana ba wa ɗan-adam dama ya ga wasu sabbin abubuwa da a garinsa ko a inda yake ba shi da su, amma a inda ya je sai ya gan su sabbi kuma ya siyo su ya zo ya riƙa amfani da su. Hakan yana taimakawa ya daɗe yana farin-ciki a yayin da in ya dawo gida ya kalli waɗannan abubuwan yana tuna cewa wannan abun lokacin da na yi tafiya zuwa gari kaza na gan shi na siyo shi, kuma wannan abun yana sa wa yana tuna da wannan tafiyad da yayi. Sannan yana ba mutum dama ya riƙa iya riƙe duk wani ƙalubale da zai tsinci rayuwarsa aciki, yau ka yi tafiya wuri kaza ka sha wahala, gobe in ka kuma gani ka san yadda za ka magance wannan abu.

Kayan kare kai na wajajen aiki. Daga cikin ayyukan da muke gabatarwa a kowace rana akwai ayyuka kala kala na neman Sana’a da muke yi, wasu suna da haɗari wasu kuma basu dashi, wasu haɗarinsu bai kai na wasu ba. Wadanɗa ayyukansu ke da haɗari sun hada da aikin wutan nefa, aikin gareji, ayyukan hannu na amfani da manyan injina, da ayyukan gona da shima ake amfani ad, manyan injina da abubuwa masu kaifi. To kowane aiki dake da haɗari akwai abubuwan kare kai da ake tanada domin wannan aiki da wanda kuma zai yi wannan aikin. Shiyasa yake da matuƙar mahimmanci dukkanin abubuwan da muke mu’amala da su wajen aiki mu kiyayye dokoki da kuma abubuwan kare kai da aka bamu. Mai harkan wutan lantarki idan an bashi safa ta hannu data ƙafa da hula yana da mutuƙar muhimmanci kuma wajibi ne a gare shi ya saka wannan kaya kafin ya fara gabatar da ayyuka. Haka nan wanda yake gabatar da da ayyuka da abubuwa masu kaifi yana da matukar muhimmanci ya kiyayye duk wani hanya da zata bi ya kare kansa wajen amfani da wadan nan abubuwa masu kaifi. Haka nan injika masu ƙara da sauran abubuwa da suke iya toshe, sukan iya lalata kuni saboda karansu shima yana da matuƙar mahimmanci mutum ya kiyaye. Daga cikin misalin akwai wayoyin hannu da muke amfani dasu, akan gargademu cewa haskensu yana da matuƙar haɗari da daddare, to mutum ya yi amfani da wuta da aka sa ake canjawa in dare yayi wanda zata sa ze ragewa idanu ila din.

Shagalin bikin mu na aure daga gare mu, shagulgulan biki wani taro ne ko tarurruka da ake yinsu a lokuta mabanbanta a kuma garuruwa mabanbanta. Ya bambanta daga wata ƙabila zuwa wata ƙabila, daga wani gari zuwa wani gari. Kowani gari da irin yanda suke ɗaukar nasu al'adun wajen gabatar da waɗannan tarurruka nasu na aure. Yayin harkar shiga da harkar abinciccika, da kwalliyan da ƙawa da duk abubuwan da ake gabatarwa na wannan guri suke da babanci da wasu gurare nasu na daban, kamar yanda muke gani a cikin wannan hoto harkar bukukuwa ne da a kayi ko harkar biki da ake gabatarwa, tare da dukkanin irin wa’yannan salo na bukukuwa da a ke yi. Aure wata alaƙa ce da ake shirya shi tsakanin wani dangi zuwa wani dangi yayin da shi manemin aure zai ga yarinyar da yake so su daidaita juna da zuciyoyin su, har zuwa ga matakin da za a je wajen magabata da iyaye domin a tattauna a kan dacewar a ba su. Idan an bayar sai an zo a saka rana da duk kanin abubuwan da ake na hidindimun biki gwargwadon al'adar wannan yanki. Daga nan kuma sai a zo a kirawo a tsai da rana a kirawo dukkanin yan uwa da abokanan arzuka, da suke da alaƙa da wannan abu domin a gabatar da wannan aure. Za a yi murna a ayi Shagalin, ayi farin ciki a ci abinci, ayi duk kanin abun da yakamata domin nuna farin ciki ga wa’yannan mutane da suka auru da suka samu kansu a cikin wannan hidima ta auratayya.

dalilai da kuma amfanin kafafen yaɗa bayanai a wannan zamani da muka tsinci kanmu a ciki kafafen yaɗa bayanai da sada bayanai ya kasance abubuwa ne wanda suke muke amfani da su a yau da kullum a cikin al’umma ɗan adam ba shi da wani zaɓi dole ya rungume su ya karɓe su domin duniyar a kan haka ta ginu tare da cewa a kowane lokaci fasaha tana ƙara ingantuwa daga wani mataki zuwa wani mataki matakin da aka san shi a yau gobe ana fito da wani mataki ko wani fasaha ta wannan sadar da bayanai wadda a yau ko a jiya ba a yi amfani da ita ba to me ya rage wa ɗan adam ɗan adam shi ne ya koyi yadda zai yi amfani da su da yanda zai sarrafa su domin yaɗa wannan bayanai muhimmancinsu ya wuce a lissafa domin a yau da kullum sun sauƙaƙa mana mu’amalolinmu da al’umma da muke mu’amala da su a gurare daban daban mukan tura saƙwanni daga wannan wuri zuwa wannan wuri ba tare da lura da nisan guraren da za a tura ba kuma akan turo mana saƙo mu ma mu karɓe shi daga kowane gurare daga cikin duniya a cikin ƙanƙanin lokaci wannan fasaha ta sadar da bayanai ta sauƙaƙa mana aikace aikace da ma yadda za mu riƙa mu’amala da mutane ta fuskar karatunmu kasuwancinmu da duk wani dangantaka da take tsakaninmu da al’ummar da muke rayuwa da su haka nan wajen amfani da waɗannan kayayyakin su ma sun sauƙaƙa mana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

wasu ɗabiu da mutum ya kamata ya sani na zamantakewar rayuwa tabbas al’umma mutane ne mabambanta da kuma ra’ayoyi kala kala kuma a yau kana haɗuwa da wani daga ɓangaren al’ada daban yare daban ko wani guri ma na daban kuma za ku zauna tare ko ku yi aiki ko ku yi karatu tare ko kuma ku yi wata mu’amala ta daban tabbas wannan yana buƙatar ka san wasu ilimummuka da wasu dabaru da wasu hikimomi da za ka riƙa amfani da su wajen zama da kowane mutum ba tare da an samu matsala ba yana daga cikin waɗannan ɗabiu da zan zayyana shi ne na farko ka zama shugaba a cikin taron al’ummar da kake wajen jagorantar duk abin da ya kamata ya dace a yi ka fito da sabbin tsaruka ka faɗo shawarwari ka tattauna da kowa ka kawo duk wani abu da kake ganin hikima ne da zai taimaka mutane su ƙaru kuma jagorancin da za ka yi na mutane a samu fahimtar juna to ka kasance ɗaya daga cikin mutum ɗaya daga cikin ɗabiunka shi ne ka kasance kana da wannan ɗabiar da za ka riƙa jagorantar mutane ko ka iya jagorantar mutane a kan abin da ya kamata ka sa su su yi ko kuma abin da kake so ka ba su shawara su yi haka zalika yana daga cikin wannan ɗabi’u na zamantakewa da ya kamata mutum ya iya shi ne ka zama ƙwararre wajen iya bayani kar ka zo ka riƙa caccakuɗa bayani wancan bayanin yana haɗewa da wancan wancan yana haɗe a’a duk abin da za ka yi bayani bayani ya kasance mutane za su fahimci me kake faɗa kuma a ƙanƙanin lokaci abin da kake ba mutane bayani a kansa kuma za su gane sannan kar ka gajiya a yayin bayanin naka za ka iya bayani da wancan ta waya ne a’a chat ne ta hanyar rubutu ko a magance ko ku haɗu da mutum za ka iya ɗaukar tsawon lokaci ba tare da ka damu ka gajiyawa ba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

Hanyoyin da mutum zai bi wajen rage jin gajiya a jikin sa da wasu aikace-aikace da zai yi domin rage wannan gajiyar a jikin sa. To da farko idan ance gajiya, gajiya wani abun ne da yake samun jikin mu a yayin da mu ka yi amfani da jikin wajen yin wasu ayyuka na yau da kullum da ake gabatarwa wanda ɗan-adam tabbas ba zai rayu ba sai ya yi su. Wannan sun kama da zuwa wajen aiki, nemo abinci, neman ilimi, neman duk wani abu da ɗan-adam yake buƙata domin inganta rayuwarsa. To, wannan gajiyar da ake samu, ita ce abin da take sa gajiya ko wannan wahalan da aka sha ita ce abin da take kawo gajiya a jikin ɗan-adam da zai ji ya gaji. To, kamar yanda na faɗa abubuwan da suke kawowa shi ne waɗannan. To, da farko in kana so ka magance shi wannan gajiya a jikin ka, me kake da buƙata? Shi ne ka zauna kai a karan kanka ka gano cewa me da mene ne suke haifar maka da gajiya, kuma a jikinka ina da ina ne yake maka ciwo ɗin ko kuma ya gaji. Na farko wuraren da zaka ji sun gaji a jikin ka ya bambanta, kala-kala, takan iya kasancewa duk jikinka ya gaji a lokaci guda ko kuma wani ɓangare na jikinki ka ji gajiya a jikinsa, wata ƙila a jikin namanka na hannu ko na ƙafa jikin dantsanka na hannu ko kuma a jikin cinyarka ko a wuyan ka ko a gadon bayanka ko ma a wani ɓangare na jikin ka dai, za ka ji wannan gajiyar a jikin ka. To, hanyoyi da za a bi wajen magance wannan gajiya ɗin su ne kamar haka.

dalibai a cikin aji aji shine wani muhalli da aka tanaza na samman domin harkan koyo da koyarwa an riga an samar da ajujuwa inda dalibai suke zuwa yayin kowo da koyarwa shiwannan ajin inda ake samo malamai acikin makaranta inda zasu shigo domin koyar da dalibai darussa ma ban ban ta daliban nan ana jerasu ne cikin aji ta yadda ya dace da tsarin koyan karatun su akan ajiye wasu mazaunai wanda ya hada da ka tabura tabura da kujeru wanda dalibai zasu zauna da kuma yin rubutu akai dalibai sukan fuskanci inda alo yake wanda malami yakeyin rubutu domin su kuma su kwasa su zuba a cikin littafin su idan sun kwafa a cikin littafi su malami na rubutawa suna rubutawa daga karshe malami zai zo zaiyi bayanin abun da ya koya musu a wannan rana idan ya koya musu abunda ya koya musu na wannan rana na dan lokutan da aka bashi zai nemi da duk dalibin bai fahimta ba kuma da malamin cewa bai fahimci bangare na kaza ba hakanan malamin zai dawo ya sake mai bayani ta hanyan daya dace har sai daliban nan sun fahimci abunda malami yayi idan dalibai basu da tambaya sun nuna sun gane shi malami zai zo yai nasa tambayan domin ya samu yaki cewa lallai daliban sun gane

Daga cikin abin da video ya nuna, shi ne yanda za a tattaunawa akan ayyukan gida da abin da ya kamata a yi a gida. Tabbas abu yana da matuƙar mahimmanci a gida ce kowanne akwai wani aiki da ike taimakawa da shi domin a tabbatar da gidan yana cikin abin da ake buƙata gida ya kasance yana da shi. Kamar yadda mahaifiyar ta zo ta samu yaronta cewa me yake take umurninsa, me yake yi har yanzu bai ta shi ya je ya yi wasu daga cikin ayyuka ba yana cikin kayan bacci. Shi kuma ya tsaya ya gaishe ta, suka gaisa sannan ta ba shi umurnn abubuwan da ya kamata ya yi ta hanyar ya gyara gado, ya ɗauki karensu ya je ya yi yawo da shi. A yayin da ita kuma bayan an gama wannan, ta fito za ta tafi kasuwa domin ta je ta iwo cefane a kasuwa, mahaifinsa yana wanke mota, har ɗan ya nemi da mahaifin ko zai raka su su fita wannan yawon da za su je da karen, amma mahaifin ya ce shi ma yana nasa aikin na mota. Jim kaɗan ba da jimawa ba yaron ya ɗauko littafi ya fara karatu, yayin da mahaifiyar ta kuma zuwa da wani umurnin na cewa, ya kamata ya tashi ya taimaka da wani aikin domin kakar shi tana nan zuwa. Yayin da yaron ya nemi ya ce aiin karatun shi da yake so ya yi a barshi ya yi, amma mahaifiyar ta gaya ma sa domin shi yaro wani lokacin yakan fahimci wani abu daban abun da kuma su iyayen suke ɗora shin a daban. To tabbas wannan a rarraba aiki acikin gida kowa ya san abin da ya kamata ya yi a riƙa tattaunawa akan haka wannan yana da matuƙar mahimmanci.

Addinai mafiya girma a duniya guda biyar, kamar yadda kowani al’umma da kowani ƙabila da kowani yanki ka kan same suna gudanar da addini mabambanta yanda ƙabilunsu suka bambanta da addinansu suka bambantama da duk wasu abubuwa nasu sukan bambanta. Daga cikin addinai da suke a duniya da ake dasu kala-kala wasu addinan sun fi wasu mabiya a yayin da wasu kuma suke da ƙarancin mabiya. Akwai addinai da aka taskance guda biyar wanda ake ganin su ne addinan da suka fi kowani addini mabiya a duniya, wannan mabiya addinai suna da dabi’u da yanda koyarwa addinin su take kama daga litattafansu da alamomin su da guraran da suke yin bauta. Kowanen su yana da nasa mabiya da irin kalan addu’a da yike bauta da roƙo da yike ga abinda da yike bautawa, wadannan addinai idan aka dauke su sanannu abubuwa ne su ne manyan addinai wanda duniya ta sansu duniya ta amince da su ne a addinin da suka fi kowani addini girma inka ɗauki addini na hindu addini ne sannan ne a ƙasar indiya, haka akwai addinin juda, akwai addinin kiristanci akwai addinin musulunci akwai addinin buda wa’innan addinai kamar yanda aka yi bayani suna da alamomi wanda idan anga wannan alama kai tsaye ba sai an tambaya ba ansan alamar wacce addini ce.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

Mahimmancin saka basira da amfani da ƙwaƙwalwa da ilimi wajen shigo da ko fito da sabon tsari. Me ake nufi da sabon tsari? Sabon tsari shi ne wasu ƙa’idoji ko wasu bayanai ko wasu dokoki da kamfani ko gwamnati duk wajen wata ma’aikata da za su fito da ita wadda da ba da ita ma’aikatan wannan wuri suke amfani ba. Sai aje a kuma ƙaro wani a saka da sunan inganta abin da ake yi a wannan wurin. To meyasa muke buƙatar amfani da hikima da ƙwaƙwalwa da kaifin tunani wajen shigo da wani sabon tsari a wajen ma’aikatanmu ko wajen da muke aiki? To, tabbas babu wani mai kamfani, ko mai wata masana’anta da zai fito da sabon tsari, kawai da sunan dan ya durƙusa kasuwancin sa, uhmm, kamfanin nan dai ba, haka ba za ta taɓa yiwuwa ba. To, ma’ana, mahimmancin fito da wannan abin yanzu mun gane cewa domin a samu cigaba a wannan wuri ne. To, a ƙarƙashiin haka, idan za a fito da wannan sabon tsarin da zai kawo cigaba a wurin da ake, to, tabbas ana buƙatar a yi tunani me wannan sabon tsarin zai haifar, ga gurin aikin, ga masu yin aikin, ga shuwagabannin aikin da duk wani abu da wannan aikin ya shafa. To lallai ana da buƙatar a yi tunani kafin a shigo da wannan tsarin, domin akasin haka zai kawo naƙasun da a da kuma ba a samu irin sa ba gara ma tsohon tsarin da ake amfani da shi, kafin a zo da wannan sabon tsarin.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

Shahararren bikin auren ƙabilar Igbo da ya ba wa mutane mamaki ya yaɗu a yanar gizagizo. Tabbas kowace ƙabila akwai tsarin aure da suke bi na wanda ya dace da ƙabilarsu da al’adarsu, da duk abin da wannan ƙabila ta tanada domin harkar aurenta wanda bai saɓa wannan ɗabi’ar al’adun wannan yanki ba. Kowane ƙabilu da muke da su a duniya da ma ƙasar mu za ka ga da irin yanda suke gudanar da aurensu, wani yana kamanceceniya da wani, wani kuma za ka ga na su na daban ne wanda har za ka ga yana ba wa al’umma mamaki. Meyasa wannan aure da ya zama ya yaɗu na wannan Igbo, ya zama abin mamaki kuma ya yaɗu a duniyar yanar gizo? Wannan aure ka iya cewa ba shi da bambanci da sauran aure-aure da ake yi sai dai ‘yan kaɗan, domin aure ne da aka kashe musamman maƙudan kuɗaɗe matuƙa wajen yin wannan aure da hidindimun wannan aure. Haka kuma a wurin wannan aure anyi tsarin kwalliya na muhalin wurin auren, an tsara shi kwalliya ya ƙawatu da duk wani abun ƙawa na wannan aure. Ka zalika haka ɓangaren amarya kayan suturu da duk abin da za a saka su ma sun kasance na daban, kamar yadda abincin da aka ci aka shirya a wannan aure, da duk wannan hidindimun na aure ya sa ya zama na daban, wannan shi ya ja hankali a duniyar yanar gizo.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

Tasara lokaci da yin amfani da lokaci a lokacin da ya dace. Tabbas ɗan-adam yakan wayi gari yana da ayyuka masu tarin yawa, ayyukan da shi kansa ma bai san iyakacinsu ba, iya waɗanda ya sani da kuma waɗanda za su shigo masa, acikin wannan yinin da yake ciki. To me ya kamata ya yi da waɗanda ya sani ɗin? Shi ne tsara lokaci. Ka tsara lokacinka na duk abun da kake sane da shi za ka yi, sai ka tsara lokacin, ka tsara jaddawali kuma ka tabbatar kana bin jaddawalin aikin daidai da lokacinsa, idan lokaci ya ƙare, to aiki ma ya ƙare a lokacin. A shiga sabon jadawali, a shiga sabon aiki, wannan zai baka dama ko da wani aiki ya shigo baka san da shi ba za ka iya samar masa da wani gurbi da za ka iya saka shi. Ba daidai bane mu din ga tara ayyuka tari guda, ba tare da mun san haƙiƙanin tsawon wane lokaci za mu ɗauka kafin mu gama waɗannan ayyukan ba. Ba yanda za a yi mu zo mu yi aiki da ka, ba tare da agogo ba, ba tare da lokaci ba, ba tare da mun san me muke so mu cimma a cikin lokaci ƙanƙanin lokaci ba ko a cikin wani ƙayyadajjen lokaci. To, yana da kyau in karatu ne ka san daga wane lokaci zuwa wane lokaci za ka yi karatun, aiki, daga wane lokaci zuwa wane lokaci za ka yi aiki, haka zalika bacci, daga wani lokaci zuwa wane lokaci za ka yi shi.

shuwagabanni na gargajiya kowace ɗabi’a da kowace ƙabila da kowane yanki da garuruwa akwai shuwagabanni na asali kafin shuwagabannin siyasa da sauran shuwagabanni da ake da su a wannan zamani a tun tale tale tun asali lokacin da ɗan adam ya fara rayuwa ya samar wa da kansa tsarin cewa dole a samu jagora wanda shi ne mai jagorantar alummar wannan yanki: wannan jagora shi ne mai faɗa a ji shi ne mai ba da shawara shi ne mai ladabtarwa kuma shi ne wanda ta cewa take a hannunsa a kan duk wani al’amura da za a gabatar da kuma abin da mutanen za su gabatar kuma wannan shugaba shi ne wanda ba zaɓensa ake yi ba gado ne tun daga kakanni har zuwa kan iyaye haka wanda ya ya haifa su za su ci gaba da gadon wannan tashi ma’ana dai kujera ce ta dindindin mutuwa take raba irin waɗannan shuwagabanni da wannan iko nasu waɗannan shuwagabanni ko da wani abu na ci gaba ya zo wa al’umma su ne waɗanda ake nema a tattauna da su a gaya musu abin da ake so a yi wa al’umma shi kuma daga cikin iliminsa da basirarsa da ƙwarewarsa ta mulki yakan gane mene ne zai amfani al’ummarsa wanne ne kuma zai cutar da al’ummarsa a yayin haka yake da damar ya amince ko kuma ya ƙi amincewa da ƙudurin da aka zo masa da shi ko kuma al’ummarsa haka idan ƙudurin ya aminta da shi ga al’umma zai tara al’umma ya yi musu bayani kan abin da aka kawo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

Mene ne ayyukan sa kai na al’umma? Akwai ayyukan da mukanyi a rayuwarmu domin taimako ga al’umma da kuma mutanen da muke rayuwa dasu. Idan na tsinci kaina a gari wanda yake garina ne akwai abubuwan da ba sai an biyani ba ni da kaina ya kamata in sa kaina domin yin wannan aiki domin taimakon al’umman da suke a ƙarƙashina. Ya kama daga sharan guraren da ya yi datti ɗebe lodoji, da yin wasu ayyuka da duk mutane suke buƙata wanda ba lalle a samu a baka kuɗi kafin kayi su ba. Naga cikin wa’innan ayyuka na sa kai domin amfanan al’umma shi ne wanda suke zuwa su buɗe wajen koyar da karatu na yaƙi da jahilci ga waɗan da basu samu damar zuwa makaranta ba, sukan yi wannan aiki ba don a biyasu ba sai don su taimaka. Maguda nan ruwa sukan iya toshewa a rasa yanda za a yi amma gudun kar a samu matsala sai wasu taron matasa ko al’umma su haka kai su je domin su buɗe wannan magunan ruwa don a samu zaman lafiya. Haka nan akan iya samun gurare ciyayi sun yi yawa wajen zaman al’umma don kiyayye lafiyar al’umma sai wasu mutane su samu su je su haɗa kai su yi wannan aikin a yawansu ko a ɗaiɗaiku, duka waɗannan aikace aikace ayyukane da mutum yakan sa kansa ba biya shi za a yi ba shi ne ya ke ganin ya kamata ya bada wata gummuwa a matsayinsa na ahalin wannan wuri, domin ya taimakawa al’umma a wannan wuri.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

meyasa balaguro yake da matukar mahimmanci balaguro yanada matukar mahimmanci amma bari muga mene ne shi balaguron kansa balaguro shine mutum ya shirya yasa azuciyar sa cewa zaiyi tafiya daga wani guri zuwa wani guri ko kuma zaiyi tafiya daga wani gari zuwa wani gari domin wani dalili na daga cikin dalilan mutum yaje domin gano wasu sabbin abubuwa da da bai sansu ba a garin da yake kuma mafi akasarin balaguro anayin sane ba’a ranan ake dawo ba anayin dogon tafiya ne wanda take daukan kwanaki daga uku zuwa samaƙ har zuwa sati zuwa wata harma zuwa sama dukkanin wadannan balaguro da mutane sukeyi daga wani yanki zuwa wani yanki daga wani gari zuwa wani gari yana daga cikin abunda zaka iyya lissafashi a matsayin yawon bude ido domin idan mutun yaje sabon guri ko sabon garin da ba nasa bane ya kanga wasu abubuwa na musamman da bayi dasu a garin sa kuma yakan yi amfani da wannan lokaci ya zama masa abun tarihi da zai iyya tunawa har karshen rayuwan sa idan akaje yawon balaguro mutun yakan je gurare da dama yayi ziyara kuma ya gano guraren kuma akanyi amfani da kamera na daukan da abunda za’a bidiyo dashi domin azo a nunama mutane ga inda akaje hakanan mutun yana ajiye su a matsayin abubuwan san a tarihi sannan mutun yana haduwa da mutane kala kala a matsayin abokai wanda da bayida su

Meyasa mutum ya shiga sauran club a makaranta yake da matuƙar amfani? Tabbas yana da amfani kamar yadda muka sani cewa makaranta ba iya wuri ne da kawai za ka je ka koyi karatu da malami zai maka ka rubuta ka dawo ba. Guri ne da za ka koyi ɗabi’u, ka koyi sana’o’i, ka koyi ilimin, ka koyi kuma yanda zaka zauna ka yi mu’amala da dukkannin al’umman da ka haɗu da su. Makaranta itama Kaman tafiye-tafiye ne domin za ka koyi abubuwa da dama daga cikinsu. Daga cikin club ɗin da za ka shiga, kana iya samun wasu mutane wanda already ko tuntuni dama suna da wasu wani ilimummuka wanda kai baka da su. Wasu suna da kuɗi wanda kai baka kai matsayinsu a kuɗi ba, wasu sun iya wasu sana’o’i wanda kai baka taɓa samun wannan sana’o’in ba, kuma idan da ba dan a makaranta kuka haɗu da su, baka da daman da za ka iya zuwa ka haɗu da su a wani wuri a inda suke. Amma ta hanyar makaranta ta haɗa ku, za su koya maka wani abu, musamman wanda zai zo ya amfani rayuwarka har ka bar makaranta kana cin moriyar wannan abin da ka koya a makaranta ɗin. To tabbas yana da matuƙar amfani ta yanda mutum yana samun dama wasu experience, wasu sabbin ideas tunane-tunane, da kuma ilmummuka su shiga cikin zuciyansa ta yanda shi ma zai iya zuwa ya taimaki al’umman da ya baro a garinsa. Gaskiya ɗalibi ya kasance yana iya cikin wannan club to yana bashi waɗannan damammaki da na zayyana.

Kiyaye kai daga haɗurra ayayin gabatar da aiki a wajen aiki. Tabbas yana daga cikin jarabawar da ɗan-adam yake da ita, shi ne sai ya tashi ya nemi duk abin da zai ci domin tsira da rayuwarsa da kuma iyali da suke a ƙarƙashinsa. Wannan dalili ya sa ɗan-adam kullum in gari ya waye zai fita fafutukar nema ta kowane hali, wani ya samu aiki a ofis, wani ya samu a kamfani, wani ya samu a gona, wani ya tafi ma duk wuraren ma dai da zai iya samo aikin da zai iya tamaka mashi wajen tafiyar da rayuwarsa. Na daga cikin halin da ɗan-adam yake aciki shi ne haɗurra a yayin neman abin da za a ci ko abin da za a riƙe iyali. A wuraren aiki ayyukanmu akwai abubuwa masu matuƙar haɗari da suke iya barazana akan lafiyarmu da ma rayuwarmu. A kowane shekara akan samu ma’aikata a wajen aikinsu suna samun haɗarurrukan da wasu yake zama ajalinsu ma, wannan yake da matuƙar mahimmanci mu riƙi kayayyakin aikin da aka bamu na kariyan kanmu domin kiyaye lafiyarmu. Masu aikin nepa yana da matuƙar mahimmanci su riƙa saka hularsu, su riƙa saka safar hannu da ta ƙafa, da duk abin da zai kare su daga wutan lantarki domin kada ta zama ajalinsu. Haka injiniyoyi masu amfani da manyan injina, yake da matuƙar mahimmanci su riƙa saka duk kayan da aka ba su aka ce za su ba su kariya daga abin da suke yi. Rashin saka waɗannan kaya shi yake sawa idan haɗari ya faru abin yake zuwa da muni, a yayin da in ka sa kayan kuma yakan zo maka da sauƙi.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

Tasirin motsa jiki, haƙiƙa motsa jiki wani aiki ne da ake gabatarwa a yau da kullum wanda yake ƙara wa mutun karsashi da lafiyar jiki. Motsa jiki yana da amfani kala-kala da tasiri a jikin sassan jikinmu da k; kowane ƃangare na gaƃoƃin jikin namu Wasu daga cikin mutane kana iya ganin ba su ɗauki motsa jiki a matsayin abin da yake da matiƙar mahimmanci ba, a yayin da wasu kuma suka fahimci mahimmancin sa, kuma suke yin sa a kodayaushe.. Na daga cikin motsa; ab am; amfanin motsa jiki kamar yanda masana lafiya suke sanar da mu cewa, shi wannan motsa jiki, yakan inganta lafiyaj jiki da ma ta lafiyar ƙwaƙwalwa. Yayin da aikace-aikace sukai mana yawa, jikinmu yakan gajiya da ya rasa kuzari da ƙarfin da yake buƙata wajen yin wasu abubuwa. Hakan yakan janyo jikinmu ya riƙa ciwo ko de imma a gabaɗayansa ko kuma ta sassa daban-daban. A yayin da mutun ya tsinci kansa cikin wannan yanayi na motsa jiki yakan sami ƙarfin jiki da gaƃoƃin da nasa da suke masa ciwo, si dena, kuma be fiya samun akasari na jangaƃewa guri guda ba yayin da ciwon jiki ze dame shi. Haka nan, motsa jiki yakan iya inganta lafiyay ƙwaƙwalwa ta yanda za ta riƙa tinani me ƙarfi da fahimtar abubuwa cikin sauƙi musamman ta ƃangarorin da ya shafi ilimi. Kazalika motsa jiki, shi yake samar wa da jiki, ya sami ƙarfin kuzari da magance wasu ƙananun cututtuka da ka sa; da ka iya damun jikinsa ba tare ma da ya sha magani ba.